Ikibuga ciza cane rwose gishajije kiri impande y'inzu nziza cane imbere y'ico kibuga hari ibiti biteye bisakaye neza cane rwose bitanga akayaga k'akanovera.

ugwaruka rwambaye impuzu zo kwinonora imitsi ibiriko birakina umupira w'amaboko ku kibuga ciza cane rwose kisharije ntiworaba inyuma y'ico kibuga hakaba hariho ibiti vyinshi cane

Ikibuga ciza cane gicafyeko ibicapo biteye igomwe, haruguru yaho hariho ivyuma bishajije biriko irangi ry'umuhondo n'iryera n'iritukura, haruguru yaho hariko ibiti vyinshi cane gose.

Inyubako yubatse ku buhinga bwa kijambere, yubakishije amatafari ahiye imiryango niyicuma ikaba iriko akazu kasugumwe k'abakobwa ako kazu kasugumwe nakazu keza cane gose abakobwa barashima cane gose ukuntu bakubatse.

Ahantu hari utwumba tune twubwiherero muga tubonekana ko dushaje imiryango iriko n'imiryango y'ivyuma hirya hariho igihome bibonekana ko gishaje cane gose.

Inzu niniya yubatswe ku buhinga bwa kijambere, yubakishijwe amatafari ahiye. Imbere yayo harameze utwatsi twinshi cane. Hirya yaho hariho inzu yindi yubatswe ku buhinga bwa kijambere.

Inyubakwa yubatswe ku buhinga bwa kijambere ,igeretse gatatu ,yubakishije amatafar'ahiye ,iyo nyubakwa ikab'ifise ikibuga c'umupira w'amaboko ciza cane rwose abantu benshi bahurumbira kuza kugikinirako uwo mupira w'amaboko.

Urwaruka rwambaye impuzu zo kwinonora imitsi ruriko rurakina umupira w'amaboko, impande yaho hariho abantu benshi bariko bararurorera ingene rukina, impande yaho hariho inzu nziza cane gose igeretse kabiri, ikaba iyo nzu yubakishije amatafari aturiye.

inyubakwa ikomeye cane gose yubatswe ku buhinga bwa kija mbere yubakishijwe amatafari aturiye ikaba ifise akazu ka sugumwe k'abahungu gasharije neza cane gose ntiworaba.

Inzu yubatswe nk'ikirase c'amakoraniro canke c'amanama iyo nzu ikabifise ikibuga gitoya cane rwose ikabifise n'akantu batamwo imyavu mugabo aho hantu hakaba ata suku ryinshi rihari.

Ikibuga gitoya cane gose. Haruguru yaho hubatse inzu ya kijambere yubakishije amatafari ahiye. Hirya y'iyo nzu hariho ishamba ,hakaba hariho hepfo yaho n'igiti c'ibigazi.

Ikibuga ciza cane rwose, gicafyeko uducapo twiza cane rwose, kikaba kiriko ivyuma bikomeye bisize irangi ry'umuhondo n'irangi ryera, hakaba hirya yaho, hariho ibiti vyinshi cane rwose bitanga utuyaga tw'akanovera.

Hari ivyatsi vyinshi cane gose vyimejeje, haruguru yaho hakaba hari ibiti biteyeho vyishi cane gose, ivyo biti kandi bikaba ar'ibiti bisharije cane gose bitanga akayaga akanovera.

Ugwaruka rw'abahungu rwambaye impuzu zisa zo kwinonora imitsi, rufise imipira ibiri y'amaboko mu ntoki, ruhagaze ku kibuga co gukina umupira w'amaboko, hirya yaho hari ibiti vyiza cane rwose.

Ikibuga c'umupira w'amaboko ciza cane gose, hepfo yaho hariho utwatsi, haruguru yaho hakaba hariho inzu yubakitse ku buhinga bwa kijambere, yubakishije amatafari aturiye, eka mbere hariko n'ivyuma bikomeye cane gose.

Ugwaruka rwinshi rwambaye intuzu zo kwinonora imitsi, kandi zisa impande yaho hariho umwigisha ajejwe kubakirikirana irya yaho hariho ibiti impande y'ivyo biti hariho urugo rurerure runini yiya rwubakishije amatafare ivahiye.

bubakitse neza cane gose hubakishije ubuhinga bwa none bubakishije amatafari aturiye hakaba hasize n'irangi ryera hejuru hakaba hariho ubuzu bwa sugumwe bubakitse ubuhinga bwa kijambere hariho ubw'abagabo nobw'abagore.

Urwaruka ruvanze abahungu n'abakobwa ruriko rurakina umupira w'amaboko ku kibuga ciza cane. Hirya yaho hariho ibiti vyinshi, hirya yaho hariho n'inzu zubatse ku buhinga bwa kijambere kandi bukomeye cane.

Ugwaruka gwishi cane gose ruvanze abahungu n'abakobwa ruri kukibuga c'umupira w'amaboko ruriko rurakina umupira w'amaboko. Hirya hakaba hariho abantu bariko bararaba ingene ruriko rurakina, hirya yaho hakaba hari ibiti.

Nziza cane rwose yubatse ku buhinga bwa kijambere, ikaba iriko amabati akomeye azimvye cane rwose, iyo nzu kandi imiryango yayo ni iy'ivyuma eka n'amadirisha ni ay'ivyuma ariko ibiyo.

Urwaruka ruri kw'ishure ryubakitse neza cane rwose ku buhinga bwa kijambere, rigeretse incuro zitatu; rukaba rwambaye impuzu zo kwinonora imitsi, ruri ku kibuga c'umupira w'amaboko.

Urwaruka rwambaye impuzu zo kwinonora imitsi, ruriko rurakina umupira w'amaboko ku kibuga ciza cane kibereye ijisho ntiworaba. Hirya y'ico kibuga, hari ibiti vyinshi cane gose bisanzaraye bitanga akayaga.

Mu bantu bambaye inkunzu zo kwinonora imitsi bariko barakina umupira w'amaboko aruguru yabo hari abantu baroreye bariko bararaba ingana bariko barakina uo umupira bicaye musi y'igiti kinini ya gisanzaraye mande yaho hariho inzu.

Ahantu ku kibuga hasa neza hateze neza hakaba hirya yaho hubatse inzu nziza cane, iyo nzu yubakishije amatafari ahiye hagati harimwo ibara ryera, hirya y'iyo nzu hakaba hari igiti gisakaye gisa neza, hepfo yaho hakaba hari ivyatsi.

Ahantu hasize isima hari ubwiherero bw'umwanda mutoya, hirya yaho hari uruhome rwubatswe n'amatafari ahiye hirya yaho hakaba hari ibiti vyinshi cane rwose bitanga akayaga.

Uka rwambaye impuzu zo kwinunura imitsi ruriko rurakina umupira w'amaboko hija yaho hakaba hari ibiti bito bito n'ibiti binini yiya hija yaho kandi hakaba hari amatzu menshi cane.

Birabujijwe ku gitsina gabo kuza kwihagarika umwanda mutoya ahariho hose hakaba hariho utuntu twabigenewe bubatse bashobora kwihagarikamwo ku mwanda mutoya bigatuma hatagwirirana isuku riturutse ku mwanda mubi.

inyubakwa rusangi zubatse mu buhinga bwa none, zubakishije amatafari ahiye, kandi izo nyubakwa zikaba zubatswe harimwo ubuzu bwa sugumwe ,butandukanya abagabo n'abagore ,abagabo bakaja ukwabo abagore bakaja ukwabo.

Uruhome gwiza cane gwose gwubakishije amatafari ahiye rumanitseko akabaho gasize irangi ryera imbere yaho jakaba hariho abantu benshi bambaye impuzu zo kwinonora imitsi imbere yaho hariho umumenyereza ariko arabigisha.

Ikibuga c'umupira w'amaboko, hepfo yaho hakaba hariho utwatsi, haruguru yaho hakaba hariho inzu yubatse mu buhinga bukomeye, yubakishije amatafari ahiye, isizemwo utubara twera.

Urwaruka bwinshi ruvanz' abahungu n'abakobwa bakiri bato cane rwambay' impuzu zo kwinonor' imitsi, imbere yabo har' umwe muribo, yambay' impuzu zirabur' adugij' amabok' akoma mashi, impande yaho harih' utwuma duto duto dusa n' icatsi kibisi, impande yaho hakaba hariho n'ibiti byinshi birebire bifis' amasham' atotahaye.

hasa neza cane gose hateye utwatsi twiza cane gose tworoshe turemvye haruguru yaho hakaba hateye uduti twinshi cane gose dutanga akayaga kameze neza cane gose

Abantu bambaye impuzu zo kwinonora imitsi bariko barakina umupira w'amaboko bakaba bariko bakinira kukibuga ciza cane gose cubakitse neza cane gose k'ubuhinga bwa kijambere. Hakaba hariho n'abantu bariko bararorera baraba ingene bakina kuko babereye ijisho.

Ibitaro bikuru vyo murumonge n'ibitaro vy'akarorero abantu bizera barahahurumbira ku bwinshi. Ivyobitaro bikaba biheruka no kuronka n'ibikoresho karuhariwe bibakoresha mu gupima ingwara. Ivyobitaro bikaba bishima iyongingo ya reta yo kubaronsa Ivyobikoresho.

Aho bapimira ingwara hariyo umwigisha karuhariwe muvyo gupima ingwara aguma yigisha ugwaruka ruguma rwitura aho hantu kugira rumenye gupima ingwara ku buhinga bwa none kandi bwizewe.

Aho bapimira indwara, hariyo ivyuma bitari bike. Hakaba hubatse ku buhinga bwa kijambere. Intebe ziriyo n'izivyuma, imeza ziriyo n'izivyuma, imyango iriyo n'iy'ivyuma, eka ibintu vyose biriyo vyubatse ku buhinga bwa kijambere.

Ibitaro bikuru vy'imuyinga ,ni ibitaro vyubakitse ku buhinga bwa kijambere bikaba bifise n'icumba bapimiramwo ingwara ,mugabo ivyo vyumba bapimiramwo ingwara nta bikoresho bikwiye gifise, bagasaba bashimitse leta ko ibaronsa ibikoresho ivyuma bikwiye vyo gupima izo ngwara.

Mu bitaro bikuru vyo mu ruyigi aho bapimira ingwara hubatse ku buhinga bwa kijambere bukomeye kandi bwiza cane gwose mugabo barafise ubukene bw'ibikoresho bagasaba bashimitse reta ko yobaha ivyo bikoresho kugira bashobore gupima neza abagwayi.

icumba kidasanzwe bapimiramwo ingwara icumba cubatswe ku buhinga bwa none cubakishije amatafari ahiye kiriko imiryango n'amadirisha y'ivyuma indani hakaba hariyo imiti mikeya abantu bazabaragura

Mu cumba co gutimiramwo ingwara bariko barahakora neza cane rwose bahubaka bagerageza kuhubakisha amatafari ahiye mbere bagerageza no gushiramwo amazi bagasaba bashimitse leta kuyobafasha kunyarutsa ico gikorwa.

Ku bitaro vyo kumuhweza aho bapimira ingwara nta bikoresho bikwiye abaganga bafise barasaba rero bashimitse leta ko yobafata mu mugongo ikabafasha mu kugira baronke ivyo bikoresho vyo kupima ingwara.

Ibitaro vyo mu gatumba birafise icumba kinini bapimiramwo ingwara zitandukanyi ivyo bitaro bikaba biheruka kuronswa imiti n'ibikoresho ivyo bikoresho bizofasha mw'ico cumba bapimiramwo ingwara zitandukanyi.

Igitega barafise ahantu bapimira ingwara, hubatse neza cane gose, hakaba hubakishije amatafari ahiye imiryango y'ivyuma, amadirisha y'ivyuma, hariko nibiyo kandi rikaba rifise n'abakozi bakwiye.

Ibitaro bikuru vyo mu Cankuzo birafise aho bapimira ingwara, bikagira n'ibikoresho vyiza cane gose bikwiye, kandi abaganga bakora aho hantu bapimira ingwara, akaba ari abaganga babinonosoye, kuburyo banyarukiriza abagwaye babitura bakaronka inyishu hakiri kare.

Kubitaro bikuru vyo mu Kayanza, biheruka kubaka icumba ciza cane rwose, cubatswe ku buhinga bwa kijambere, kizohora gipima indwara mugabo, nta bikoresho bazokoresha mw'ico cumba kizopima indwara bararonka. Bagasaba leta bashimitse y'uko yobaronsa ivyo bikoresho kugira batangure gupima indwara.

Ibitaro bikuru vy'igitega n'ibitaro vyubakitse ku buhinga bwa kijambere ivyo bitaro bikaba bifise n'icumba bapimiramwo ingwara, ivyo bitaro bikaba biheruka kuronka ibikoresho ibyuma bikomeye cyane gose vyobafasha gupima ingwara, ivyo bitaro bigahimiriza abagwayi ko bovyitura ku rugero rushimishije.

Bapimira ingwara ubatse mu buhinga bwa none hakaba bubakishije amatafarahiye hejuru hakaba hariko imirongo isize irange iryera hakaba, ariko n'imiryango y'ivyuma ikomeye gose cane.

ishure ry'o murutana ryiteriwe umugabo ikazi w'amahoro nishure rifise ibikoresho bikwiye aho bapimira indwara usanga hariyo ibikoresho bikwiye yirugagamisha eka mbere abagwayi barashimishwa n'uko batateba umwanya munini kubera ibyuma bihari bikwiye by'ibanyarukiritsa

Abantu bamwe bicaye abandi bahagaze hariho umwigisha ariko arabigisha ibijanye n'ivyubuhinga kandi akongera akaza arandika kurubaho abasigurira neza kugira bashobore kuvyumva neza cane gose.

Ikirasi bapimiramwo ingwara c'i Bubanza, kirafise ingorane y'ibikoresho bidakwiye, kikaba kandi gisaba y'uko leta yogifata mu mugongo, mukubaronsa ibikoresho bikwiye, kubgira bashobore gukora neza.

Inyubakwa ikora ibikoresho vyinshi bitandukanye ikongera ikabibika haba ibitabo haba impuzu haba imatera eka n'ibindi vyinshi cane rwose bagasaba leta bashimitse ko yobafata mu mugongo mu kubaronsa ibikoreshoe gukora ivyo bikoresho.

Icumba bakoreramwo ibitabo akongera bakakibikamwo ibitabo vyinshi cane gose hakaba hariyo nimatera eka n'ibindi ibikoresho vyinshi cane rwose mugabo bakaba badafise ibikoresho vyo gukora vyo bitabo ku buhinga bwa none bunyaruka.

Inzu ibikwamwo ibitabo, yubakishijwe ku buhinga bwa none. yubakishijwe n'amatafari aturiye. Ikaba irimwo ibitabo vyose bitandukanye. Igitabo cose ugiye urondera nta na kimwe utoronkayo vyose ubisangayo.

Ishure ritoya ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye amadirisha ni a yo ivyuma, ariko ibiyo impande y'iryo shure haracafuye cane bwose hari ubucafu bwinshi cane rwose.

Ishure rito yaryo intango yubakishije amabati y'amategura hepfo y'iryo shure harateye ibiti vyinshi impande y'iryo shure ku kibuga hariko harakinira abanyeshure bakeya.

ishure ritoya ry'intango ryo mu bukeyi n'ishure ry'akarorero rifise ibikoresho bikwiye rifise ibitabo bikwiye ntiworaba umunyeshuri wese afita igitabo ciwe yisangije asoma mbere akanatahana n'imuhira kugira azosubiremo

Ishure ritoya ry'intango, ryubatswe k'ubuhinga bwa kijhambere, ryubakishijwe amatafari aturiye, impande y'iryo shure, hariho ivyuma bishigikiye iryo shure kugira rikomere cane rwose.

Ishure ritoya ry'intango yubakitse neza cane rifise ikibuga kininiya, kurico kibuga hariho igiti kiriko ikengeri baza baravuza iyo hageze gutaha.

ishure ritoya ryo mu mwarusi ni ishure riboneka ko rishaje cane gose kuko amabati yarashaje rikaba rifise n'ikibuga c'umupira w'amaguru gito cane gose iryoshure rirasaba rishimitse leta ko yo rifata mu mugongo mu kurisanurira iryoshure kugira ribe ishure rya karorero

Ishure ry'intango rya gikurazo nishure ryubakitse ku buhinga bwa kija mbere ryubakishije amatafari aturiye imiryango niy'ivyuma n'amadirisha n'ay ivyuma, ariko ibi iyo ryo shure rirafise n'ikibuga kinini ya cane rwose mugabo iryo shure rikaba rifise ubukene bw'ikibuga c'umupira w amaboko.

Bahagaze kw'ishuri ritoya ry'intango, bariko barayaga, abandi baramukanya. Impande y'aho hahagaze imodoka yubakiye mu kazu. Haruguru y'iyo modoka no haruguru y'abo bantu, har'ibiti vyinshi cane gose hirya y'aho naho hari amashuri.

Iryo intangoritoya ry'ibwambara ngoene ishure ryubakitse ku buhinga bwa kijambere ryubatswe n'amatafari ahiye hejuru hakaba hariko amatanga y'ivyuma iryo shure, kandi ntirafise utuzu twa si ugumwe twa kijambere twiza cane rwose.

Ishure ry'intango rya karindo ya mbere ni ishure ryubatse ku buhinga bwa kijambere rikaba rigeretse incuro zibiri. Rikaba rifise n'abanyeshuri benshi cane gose bakwiye, rikaba rifise n'ikibuga c'umupira w'amaboko ciza cane rwose . Mugabo rikaba rifise ubukene bw'ikibuga c'umupira w'amaguru, rigasaba rishimitse leta ko yorironsa ico kibuga.

Ishure ry'intango ryo mu Kigobe nishure ryubakitse ku buhinga bwa kijrambere rigeretse incuro imwe rikaba ryubatswe mu buhinga bukomeye cane rwose, iryo shure rifise abanyeshure batari bake barikunda kuko inyigisho zose baziga mu gifaransa.

Ishure ry'intango ryubatswe ku buhinga bwa kijambere, rifise ibikoresho bikwiye rikagira abanyeshure bakwiye rikongera rikagira abigisha bakwiye na cane cane umwigisha w'icongereza aritaho abanyeshure ku rugero rushimishije.

Ishure ritoya ry'intango ryamikurira ni ishure ryubakitse ku buhinga bwa kija mbere, kandi bukomeye cane rwose umugabo iryo shure rirafise ubukene bw'intebe iryo shure rirasaba rishimitse leta ko yoyifata mu mugongo mu kuyironsa intebe zikwiye.

Ishure ritoya ry'intango ryo ku Gifunzo n'ishure ryubakitse ku buhinga bukomeye kandi bwa kijambere, iryo shure rifise abanyeshuri baryigako benshi cane gose rikaba rifise n'abigisha bakwiye, kandi rikaba rifise n'ikibuga c'umupira w'amaboko kimeze neza cane gose cubakitse ku buhinga bukomeye kandi bwa kijambere.

ishuri rito rya Gatabo n'ishuri ryubakitse ku buhinga bwa kijambere rikaba rifise n'abanyeshuri beshi cane gose rikaba rifise n'ikibuga c'umupira w'amaguru kinini cane gose mugabo rifise amabomba abanyeshuri banwerako amazi rigasaba rishimitse leta koyorifata mu mugongo mu kurironsa ayo ma bombo.

Ishure ry'intango ritoya rifise ibikoresho bidakwiye. Rikaba ritagira n'abigisha bakwiye, mbere rikaba rifise n'abanyeshure bakeya, rirasaba rishimitse cane reta ko yorifata mu mugongo, mu kuyironsa ivyo bintu vyose bibuze, kugira bashobore kwigisha neza.

Ishure ry'intango ryubakitse n'abi cane gose ,ubuzu bwasugumwe burashaje ,amabomba yaramenaguritse nta namazi arimwo, iryo shure nta n'ikibuga c'umupira rifise, reka nta n'ikibuga c'umupira w'amaboko rifise.

Ishure ritoya ry'intango ryubatswe ku buhinga bwa kijambere, rikaba ryubakishijwe amatafari ahiye, haruguru yaho hakaba hari ibitoki vyinshi cane gose, iryo shure mugabo ntirifise ikibuga c'umupira w'amaboko, abanyeshuri bagasaba bashimitse ko bobaronsa ico kibuga c'umupira w'amaboko.

Ishure ry'intango rya Gatereni, n'ishure ryubakitse ku buhinga bwa kijambere, rifise ibikoresho bikwiye n'abigisha bakwiye, eka mbere rikaba rifise n'abanyeshuri benshi cane rwose, mugabo iryo shure rikaba ririko rirasaza, iryo shure rigasaba leta y'uko yorifasha mu gusanura iryo shure kugira risubire kuba rishasha.

Ishure ry'intango rifise ikibaho gitoya rikaba rifise n'intebe nkeya cane rwose iryo shure kandi rikaba rifise n'abanyeshure bakeya cane rwose iryo shure rigasaba leta yuko borirosa ivyo bikoresho bibuze kugira abanyeshue baryitabire ari benshi.

Ishure ry'intango rifise intebe nkeya zishaje cane rwose, rifise uruhome ryubakishije amatafara ahiye, rushaje ,rucafuye, rifise ikibaho cirabura kiriko akantu kera.

Ishure ry'intango ryo mu Kivoga nishure ryubakitse ku buhinga bwa kijambere rifise ibikoresho bikwiye rifise n'abigisha bakwiye, iryo shure rikaba rifise n'ikibuga c'umupira w'amaguru kininiya cane gose kuburyo abanyeshure bagikiniramwo bagakwigwa kandi higako abanyeshuri benshi gose.

Ishure ry'intango rya Bigomogomo n'ishure ryubakitse ku buhinga bwa kijambere rikaba rifise n'abigisha benshi cane gose bakwiye kuburyo umwigisha agerageza kuzarandika kurubaho kugira umunyeshuri wese azaragerageza kubibona.

Ishure ry'intango rya Musivye, n'ishure rishaje cane rwose, ibihome bisa nabi cane rwose, imiryango yaraheze, reka mbere n'ishure biboneka ko rigeze habi cane rwose. Iryo shure, rirasaba rishimitse leta ko yorifata mu mugongo, mu kurifasha gusanura iryo shure.

Ishure ry'intango ry'akarorero ryubatse ku buhinga bwa kijambere iryo shurire mbere rikaba rifise n'ikibuga c'umupira w'amaguru gikomeye cane gose, abanyeshure baho n' abanyeshure bazi gukina gwose uwo mupira w'amaguru ku buryo bama batwaye ibikombe vyinshi batsindiye.

Ishure ritoya ryo mu Kayigi, n'ishure ryubakitse ku buhinga bwa kijambere, mugabo rikaba rifise ikibuga c'umupira gitoya abanyeshuri bakinirako, rikaba rifise n'ikibaho gitoya cane gose, basaba bashimitse leta ko yobaronsa ikibuga gikwiye be n'ibibaho vyo kwandikako bikwiye.

Ishure ritoya ry'intango, yubakitse ku buhinga bwa kijambere bukomeye cane rwose, rifise urugo rukomeye cane rwose, rukingira iryo shure rwubakishije n'amatafari ahiye, impande yaho hateye amashugwe, hirya y'urwo rugo, no mu rugo hakaba hariho ibiti vyiza cane rwose.

Ritoya ry'intango rya Rubirizi, ni ishure rifise ibikoresho bikwiye, rikagira n'abigisha bakwiye, rikongera rikagira n'abanyeshure batari bake; mugabo iryo shure rirashaje cane rwose; iryo shure rirasaba leta rishimitse ko yorifasha mu gusanura iryo shure kugira ribe ishure ry'akarorero.

Kw'ishure ritoya ry'intango, ubuyobozi bwarategekanije amasaha abanyeshure bazindukirako kwigirako bafise ibitabo vy'ishure hamwe n'ikaye baza barandikamwo ivyo bize bakuye mu gitabo.

Ishure ry'intango rya Nyabikenke, n'ishure ryubatse mu buhinga bukomeye, ryubakishije amatafari ahiye, kandi iryo shure n'ishure rikwirikiza amategeko cane gose, kuko abigisha baho baragerageza kumanika ikirangamisi c'ivyigwa ku mpome, kugira abanyeshure bazoze marakiraba.

Ishure ry'intango ritagira urugo rukingiye ishure, amabati ariko arasaza; hirya yaho hariho ibiti vyinshi cane rwose; rikaba ridafise n'ikibuga gikwiye; rikaba kandi n'abanyeshure batarihurumbira cane.

Ishure ry'intango ryubakitse ku buhinga bwa kijambere. Ku kibuga hakaba hariho ibiti biteyeho vyiza cane rwose. Iryo shure mugabo rirafise ubukene bw'ikibuga c'umupira w'amaboko. Iryo shure rirasaba rishimitse ko leta yobafata mu mugongo ikabarosa ico kibuga.

Ishure ritoya ry'intango ryo mw'ijenda ni ishure ry'akarorero ryubakitse ku buhinga bwa none bwa nkijambere, ribereye ijisho ntiworaba. Iryo shure kandi rirafise n'ibibuga vy'umupira w'amaboko n'ivy'amaguru, ibibuga vyiza cane gose. Abanyeshuri bagashimishwa n'iryo shure kuko ryitunganije neza cane.

W ritoya ry'intango ryubatse ku buhinga bwa kijambere ryubakishije amatafari ahiye rikaba ryubakishije n'imyango y'ivyuma iryushuru rikaba rifise n'ikibuga gikwiye kininiya cane rwose, kandi ko'ico kibuga hakaba hateyeko ibiti.

Ishure ry'intango ryubakitse ku buhinga bwa kijambere. Ryubakishije amatafari ahiye, rikagira imiryango y'icuma. Iryo shure rikaba rifise n'amatara batsa mw'ijoro kubera hariho abanyeshure baza kuhigira mw'ijoro.

Ishure ritoya ry'intango. Ishure rishaje cane gose, ishure ritagira ikibuga co gukinirako umupira. Abanyeshuri biga kuri iryo shure, barasaba leta bashimitse ko leta yo baha ivyo bikoresho vyose, kugira bashobore kwiga bagoronoke.

Ishure ritoye ry'intango ryubakitse ku buhinga bwa kija mbere rigeretse incuro imwe rifise ikibuga cagutse ciza rikaba impande yiryo shure hateye igiti ciza cane rwose gisakayi.

Ishure ry'intango rya Kayigi. Ni ishure ryubakitse neza cane gose, impande yaryo hateye amashurwe, ku kibuga c'umupira w'amaguru, hashajije cane gose. Eka ni ishure ry'akarorero ntiworaba.

Ishure ry'intango yubatswe mu buhinga bwa kijambere ishure rifise ikibuga c'umupira kininiya cane rwose iryo shure rikagira n'abigisha bakwiye eka mbere n'ibikoresho bikwiye. Muga iryo shure rirafise ubukene bw'ikibuga c'umupira w'amaboko bugasaba bushimitse yuko leta yobaronsa ico kibuga.

Incure ry'intango rya gatumba ryubakitse ku buhinga bwa kija mbere rifise abigisha bakwiye eka mbere n'abanyeshuri bataribaki rikaba rifise ikibuga kininiya cane rwose c'umupira w'amaguru ico kibuga abanyeshuri baragikinirako ari benshi cane rwose, kandi barae imbarwa cane.

Ishure ry'intango ryo mu kinindo ntishure riubakitse ku buhinga bwa kijambere kandi rikwirikiza amategeko rikaba ryarazanye isaha rimanitse ku ruhome kuburyo abanyeshuri baze bararaba iyo saha kubwira bataye ku gihe.

ishure ry'intango ritoya yubakise ku buhinga bwa kijambere gifise igiti kininiya musi yaho hariho amabuye iryoshure kandi rikaba ritagira n'ikibuga gikwiye c'umupira w'amaguru iyoshure rirasaba rishimitse leta ko yo baronsa icyo kibuga c'umupira w'amaguru

ishure ry'intango rifise ibikoresho vyo gucapa rikagira n'isaha ya kijambere y'ibiharuro abanyeshuri baza bararaba ko isaha uko icigwa giheze ikindi kigakurikira reka mbere bakaraba n'isaha yo kwinjirirako niyo gutahirako.

Ishure ritoya ry'intango rifise ubuhinga budasanzwe mu kwigisha. Iryo shure, rifise ibikoresho bidasanzwe rikagira n'abigisha bakwiye eka mbere rikagira n'ikibuga c'umupira w'amaguru n'ic'umupira w'amaboko kimeze neza cane rwose.

Ishure ry'intango ritebera rya kayero nishure ryubatswe ku buhinga bwa kijambere iryo shure rikaba rifise ibikoresho bikwiye vyinshi cane rwose kandi rikaba ari ishure ry'akarorero abanyeshure bakunda ku bwinshi.

Ishure ritoya ry'i Rubanga, n'ishure rimaze imyaka itarimike, rikaba rifise ibikoresho vyinshi biriko birasaza, intebe ni nkeya, reka mbere n'abanyeshure ntbaryijukira ari benshi cane gose.

Ishure ry'intango ryubatse mu buhinga bwa kijambere, ritagira ikibuga c'umupira w'amaguru, rifise isuku rike cane rwose impande yaryo hari ibintu vy'ibicafu vyinshi cane rwose , hirya yaho hariho ibiti, iryo shure akaba ar'ishure rifise umwanda mwinshi cane rwose.

Ishure ry'intango ryo mu kiyange ishure ryubatse ku buhinga bwa kijambere kandi ribereye ijisho yubakishije amatafari aturiye imiryango ni yivyuma amadirisha na y'ivyuma akaba ariko ibiyo.

Ishure ritoya ry'intango ry'akarorero ryubakitse ku buhinga bukomeye cane bwa kijambere; rikaba rigeretse gatatu. Iryo shure rifise ibikoresho vyinshi cane gose bikwiye, rikagira n'abigisha bakwiye. Eka mbere n'abanyeshure ni benshi cane rwose.

Ishure ry'intango ry'i Gasakuza n'ishure ry'akarorero rifise uburaro. Mu cumba batekeramwo ibifungurwa hariyo ibikoresho bikwiye cane gose amasafuriya manini manini kuburyo abanyeshure bahiga bose bakwigwa neza bagahaga ata ngorane.

ishure ry'intango ritoye yubakitse ku buhinga bwakijambere bukomeye cane gose ntuworaba kandi risharije neza cane gose , imbere yaho harih' amashurw' ateyeho hakaba epfo yaho hariho n' ibiti bitanga kayaga, eka mber' iryo shure rikaba rinini bisankaho ryigako n'abanyeshuri benshi cane gose hari n' akayira gaca hagati y' amashurwe.

Ishure ritoya ry'intango ryo kumugara ni ishure ryubatswe ku buhinga bwa kijambere bukomeye cane gose iryo shure rikaba rifise ibikoresho bikwiye eka mbere n'abigisha bakwiye mugabo iryo shure ntirigira urugo rurikingira.

Ishure ritoya ry'intango rya Gatara. N'ishure ryubakitse ku buhinga bukomeye cane rwose. Iryo shure rifise mu rugo hasharije cane rwose, rikaba rifise abigisha b'inkerebutsi bakwiye kandi babinonosoye. Iryo shure kandi rikaba rifise n'abanyeshuri benshi cane rwose.

Ishure ry'intango rya Rugeregere ni ishure ryubakitse ku buhinga bwa kijambere. Iryo shure mugabo rikaba rifise ubukene bw'abigisha badakwiye. Iryo shure rirasaba rishimitse reta ko yogerageza ikabaronsa abigisha bakwiye kugira shobore kwigisha neza urwaruka rw'igihugu.

Ishure ry'intango ryubakitse ku buhinga bwa kijambere ,ryubakishije amatafari ahiye imiryango ni y'ivyuma amadirisha na yo nyine na yivyuma ariko ibiyo kandi iryoshure rifise abanyeshuri benshi cane rwose.

Ishure ry'intango rishaje cane rwose ,rifise isandugu ishaje cane rwose yo kubikamo ibikoresho rikagira n'urubaho rushaje cane rwose rwanditse ko ibintu vyinshi rikagira kandi n'intebe rishaje cane gose.

Ishure ritoya ry'intango ryubakitse ku buhinga bwa kija mbere rikaba rifise iryo shure imirima y'ibitoki eka mbere n'imirima y'ina nasi haruguru y'iryo shure hakaba hariho ibiti biteyeho vyinshi vy'imikaratusi.

Ishure ry'intango ritoye ribonekana ko ari ishure rishaje rikaba rifise amabomba na yo nyine ashaje haruguru yaho hakaba hari ibitoki vyinshi hijya yaho hariho amazu menshi yubatswe ku buhinga bwa kijambere.

Ishure ry'intango ryubakitse ku buhinga bwakijambere, isize amarangi atukura na yera. Ku kibuga hari ivyatsi vy'ivyimeza, hirya ku kibuga hariho igiti kininiya gose gisanzaraye gitanga akayaga.

Ishure ry'intango ryo ku Mutukura, n'ishure ryubatse ku buhinga bwa kijambere rikaba ryubakishije amatafari aturiye, iryo shure kandi rirafise ibibuga bibiri vy'umupira w'amaboko, ivyo bibuga vyubatswe kubuhinga bwa kijambere abanyeshure bahiga barashima cane gose ko baronka ingene bashobora gukina umupira mu kwinonora imitsi.

Ishure ritoya ry'intango ryo mu Rutegama, n'ishure ry'akarorero ryubatse mu buhinga bukomeye cane rwose, bwa kijambere, rikaba ryubakishije amatafari aturiye, iryo shure kandi rifise ibikoresho bikwiye vyose, rikagira n'abigisha bakwiye.

Ishure ry'intango rya Minago, n'ishure ryubakitse ku buhinga bwa kijambere rikaba risakaje amabati meza cane rwose, iryo shure kandi rikaba rifise abigisha benshi cane gose bakwiye , iryo shure kandi rikaba rihurumbirwa n'abanyeshuri benshi cane rwose.

Ishure ry'intango ryubatswe neza cane rwose. Ishure rifise ikibuga c'umupira w'amaguru. Ishure kw'ico kibuga hateye utwatsi twa kijambere ishure hirya yaho hariho ibiti biteyeho.

Intango ritoya rifise ibikoresho bikwiye vyinshi cane rwose rikaba yubakitse ku buhinga bwa kijambere ubwiye mu biro vy'umuyobozi usangayo ibikoresho vyose bikwiye imashini nyabwonko be n'imashini zisohora impapuro.

Ishure ritoya ry'intango ryo mu Kabondo, ni ishure ryubakitse ku buhinga bwa kijambere, rikaba ryubatswe n'imyango y'ivyuma n'amadirisha y'ivyuma. Kandi rikaba rifise abigisha bakwiye, kandi iryo shuri rikaba rifise n'ikibuga kininiya cane bose abanyeshuri bakinirako.

MWishure ritoya ry'intango abigisha mu kwigisha bafata udukaratasi twinshi duhimbaguye bakatwandika ko ibiharuro gutyo abanyeshure bakaca bamenya guharura n'ingoga bitagoranye.

Ishure ritoya ry'intango ryo ku Mugumya. ishure ryubakitse ku buhinga bwa kijambere. Iryo shure rikaba rifise ibikoresho bikwiye haba ingwa haba ibitabo vy'abanyeshuri. Eka mbere n'abigisha barakwiye, eka mbere rikaba rifise n'abanyeshuri benshi cane gose.

Ishure ritoya rya Karuzi ya mbere ni ishure rifise ibikoresho bikwiye kandi ryubakitse ku buhinga bwa kijambere rikaba mbere rifise n'abarimu bakwiye eka mbere n'abanyeshure baryigako ni benshi cane gose mugabo iryo shure rirafise ikibazo c'ubukene bw'ikibuga co kwinonora imitsi, rigasaba leta rishimitse yuko leta yoyifata mu mugongo mu kurirosa ico kibuga.

Ishuri ry'intango ryubakitse neza cane rwose . Rikaba rifise utuzu twa surwumwe twubatse n'amatafari ahiye. Utwo tuzu twa surwumwe tukaba tugabuye: utw'abahungu n'utw'abakobwa. Hirya y'iryo shuri, hakaba hateye ibiti vyinshi cane rwose.

Ishure ry'intango rya Maramvya ya mbere ni ishure ritagira ibikoresho bikwiye, ntirifise n'abigisha bakwiye, eka mbere n'abanyeshure baryigako ni bake cane rwose, ntibakwiye.

kw'ishuri ritoya ryintango yubatswe ku buhinga bwa kijambere, yubakishijwe amatafari aturiye rikaba risakajwe amabati meza cane gose akomeye yo mubwoko buzimvye.

Ishure ritoya ry'intango bibonekana ko rishaje iryo shure rikaba rifise amadirisha, ariko ibiyo mutwuma ukingira ivyo biyo ayo mashure, kandi arasaba ashimitse leta kuyobafasha mu gusanura ayo mashure kugira abe amashure re yakarorira.

Ishure ritoya ry'ontango yubakitse ku buhinga bwa kijambere ku kibuga hakaba hariho imodoka hirya yaho hakaba hariho ibiti vyinshi cane bwose hirya yaho kandi mu ibubamfu hakaba hariho amazu bubatse ku buhinga bukomeye.

Ishure ry'intango ritoya rifise ikibuga kinye niya gihagaze ko abantu bambaye imuzu zo kwinonora imitsi harimwo abahungu n'abakobwa irya yaho no haruguru yabo no hepfo yabo hariho mu biduga mwinshi cane haruguru yabo hariho ebiti iyinshi cane bitanga akayaga.

Iyintango ryubatswe kuhinga bwa keja mbere iryo shuri rirafise abigisha bakwiye n'abanyeshuri imbere batari bake umugabo iryo shuri rirafise ubukene bw'ikibah ikibaho usange ari igitoya cane rwose abigisha abakidoga, kuko baburaho bandika bigasabwa yuko baca baza barasomera abanyeshure kubwira bandike ngumapuro bikabatwara umwanya utari mutu.

Ishure ry'intango ritoya ry'i Gitobo, n'ishure ribereye ijisho ntiworaba, ishure ryubakitse neza cane gose ku buhinga bwa kijambere rigeretse incuro zitatu, iryo shure rirafise ibikoresho bikwiye n'abanyeshure benshi cane gose bararihurumbira kubwo abigisha baho bitanga mu kwigisha.

Ishure ritoya ry'intango n'ishure ryubakitse neza cane gose k'ubuhinga bwakijambere rikaba risakaje ivyuma hejuru apana ibiti. Iryoshure kandi rirafise intebe z'abanyeshure nziza cane gose kandi zikwiriye abanyeshuri k'uburyo abanyeshuri babiri babiri bicara kuntebe.

ishure ry'intango rya kirongotsi ya mbere n'ishure ryubatse ku buhinga bwa kijambere ryoshure rirafise ikibuga c'umupira w'amaguru gikwiye iryo shure rikaba rifise n'amabomba y'amazi abanyeshure bazabaranywa amazi meza

Ishure ritoya ry'intango ryo mu Rugombo, n'ishure rifise abanyeshuri benshi cane gose, bafise umwete udasanzwe mu kwimura ivyo abigisha baba basigaranye kandi bakabisubiramwo kubwinshi.

Ishure ritoya ry'intango rya Ngozi, ni ishure ryubakitse ku buhinga bwa kijambere, kandi ribereye ijisho. Iryo shure rigeretse incuro zitatu; imiryango ni iy'ivyuma amadirisha nayo nyene nay'ivyuma ariko ibiyo.

Ishure ritoya ry'intango rifise ibiro vy'umuyobozi vyiza cane gose, hariyo ibikoresho bikwiye, intebe nziza cane gose, amakaramu yo kwandika, eka ibintu vyinshi cane gose n'ibitabo akoresha mu gusoma ivyigwa vyo kwigisha.

Ishuri ritoya ry'intango yubakitse ku buhinga bwa kija mbere rifise ibikoresho bikwiye rifise abigisha bakwiye rifise n'abanyeshuri binshi cane rwose rifise n'ibiro vy'umuyobozi bimeze neza cane rwose birimwo ibikoresho bikwiye.

Ishure ritoya ry'intango rifise ikibuga kitari gito, ico kibuga kikaba gihagazeko imodoka ntoya, hirya yaho hakaba hubatse amashure, hirya yayo mashure hakaba hari ibiti vyinshi cane.

Ishure ryintango ritoya rifise ikibanza kitari gito giteyeko utwatsi two kwicarako tubereye ijisho hagati hakaba hariho igiti, hirya yaho hakaba ariho ibiti vyinshi cane gose biteye aho hantu iryo shure rikaba rifise n'utubarabara tw'imigenderanire duharuye neza cane gose.

Ishure ry'intango ntango ritoya, rifise abanyeshuri bakeya cane gose, rikagira n'ibikoresho bidakwiye, kuburyo igitabo kimwe gisangira abana babiri canke barenga. Iryo shure rigasaba rishimitse leta ko yorifata mu mugongo, mu kurironsa ibikoresho bikwiye.

Ishure ritoya ry'intango ryubakitse k'ubuhinga bwakijambere rikaba rifise uwujeje umutekano kw'irembo aza araraba abasohoka n'abinjira k'uburyo atamuvyeyi canke umunyeshuri canke umwigisha apfa gusohoka canke ngo yinjire uko ashatse.

Kwishuri ritoya ry'intango ryubatswe ku buhinga bwa kijambere ryubakishijwe amatafari aturiye hariho utubarabara twinshi duharuye tumeze neza tw'imigenderanire hampande yutwo tubarabara hakaba hateye utwatsi tw'ikizungu.

Ishure ry'intango ryubakitse ku buhinga bwa kijambere rikaba rifise ikibuga kininiya rikaba rifise igiti kininiya gisanzaraye cane gose musi yaho hahagaze umuntu

Ishure ritoya ry'intango ryubatswe k'ubuhinga bwa kijambere; rikaba rifise imiryango y'ivyuma amadirisha y'ivyuma; mugabo iryo shuri rikaba rifise ubukene bw'ikibuga c'umupira w'amaguru. Abanyeshuri barasaba bashimitse cane rwose yuko bobaronsa ico kibuga c'umupira w'amaguru.

Ishure ry'intango rya Musama, n'ishure ry'akarorero, ryubatse ku buhinga bukomeye cane rwose, kandi ribereye ijisho, rifise ibikoresho vyose, rikagira n'abigisha bakwiye, rikongera rikagira n'abanyeshuri benshi cane rwose.

Ishure ry'intango rya rusumo ni ishure yiza cane rwose rikwirikiza amategeko abigisha bagashira ikirangamisi bagakimanika ku ruhome bagashirako ivyirwa bazoza barigisha umusi bazovyigishirizako isahabaa azoba ivyigishirizako eka mbere n'isaha zohererako ivyo bintu birashimisha abanyeshure bahiga.

Ishure ry'intango ryo ku Mbizi ni ishure ryiza cane gose, rifise intebe nziza cane gose zikozwe mu vyuma ,intebe imwe imwe yicarako abanyeshure babiri babiri.

Iira ry'intango rya gitaramuka ni ishure rifise ibikoresho bikwiye mugabo iryo shure rero ico ritandukaniyeko n'ayandi mashure ni uko ryigisha abakuze gusoma mu kwandika.

Ishure ritoya ry'intango rya kabanga n'ishure ryubakitse k'ubuhinga bwakijambere rikaba rifise ibikoresho bikwiye, rifise intebe zikwiye, rikagira n'abigisha bakwiye eka n'abanyeshuri baryigako ni benshi cane gose bararihurumbira.

Ishure ritoya ry'intango ryo mu kinama, n'ishure ryiza cane gose ryubakitse ku buhinga bwa kijambere rifise ibikoresho bikwiye ,rikagira n'abigisha bakwiye rikongera rikagira n'abanyeshure batari bake.

Ishure ry'intango rya Kibirizi niishure byubakitse ku buhinga bwa kijambere rigeretse inshuro imwe iryo shure rikaba rifise ibikoresho bikwiye rikaba rifise n'utugazi tw'ivyuma umuntu aduga afashe aduhuga hejuru.

Ishure ritoya ry'intango rya kijambere ryubatswe mu buhinga bukomeye cane gwose iryo shure ryubakishije amatafari ahiye iryo shure kandi rirafise intebe nziza cane gose abanyeshuri bicara ko kandi zikwiye zigezweho zo ku buhinga bwa none.

Ishure ritoya ry'intango rya Gatwe ni ishure ryubakitse ku buhinga bubayabaye. Iryo shure rikaba ritagira n'ibikoresho vy'ishure, rikaba rifise n'abigisha bake. Rirasaba rishimitse reta ko yorifasha gusanura iryo shure no kurironsa ivyo ribuze.

Ishure ryo mu gitaramuka, ishure rishaje cane gose, ishure ritagira ikibuga c'umupira w'amaguru ntifise amazi akwiye abanyeshuri banywa ntirifise n'abigisha bakwiye, iryo shure rirasaba reta ko yobarosa ivyo vyose bikenye vuba bwango.

Iry'intango ryo mukaminge ni ishure ryiza cane gose rifise ikibuga gikwiye reka mbere ikibuga gisize n'isima mugabo iryo shure riraboneka yuko rishaje rigasaba rishimitse leta ko iro rifata mu mugongo mu kubwira ishobore kubafasha gusubiramo iryo shure ribe iry'akarorero.

Ishure ry'intango ryamuhuta ni ishure ry'akarorero ryubakitse ku buhinga bwa kijambere iryo shure rirafise ibikoresho vyose bikwiye rikaba rifise n'intebe zikomeye cane rwose zubatswe mu vyuma rikomeye cane rwose iryoshure, kandi rirafise nabigiga igisha bakwiye.

Ishure ritoya ry'intango rya Maramvya n'ishure ryubatse ku buhinga bwa kijambere iryoshure rikaba rifise ibikoresho byose bikwiye abigisha bapwiye ekamere n'abanyeshuri batari bakimugabo iryoshure rirafise ikibazo c'ikibibuga c'umupira w'amaguru nicy'umupira w'amaboko rigasaba rishimitse leta ko yobafasha mu kubarosa ivyo bibuga.

Aka intangu rya rumonge ne ishuri ryubakitse ku buhinga bwa kija mbere, kandi hariho imodoka yo mu bwoko buniniya yama imisi yose mu gitondo itora abanyeshuri ikabazana kwishure ku mwanya, kandi ikabasubiza inyuma hageze ko bataha abanyeshuri bakabashimishwa ni yo nyifato y'iryo shuri.

Isira ryo ku mugara yubatswe n'amabati ayia rikaba rifise n'ikibuga c'umupira kiniya cane rose rikaba, kandi rifise n'ibikoresho bikwiye nk'ibitabo intebe eka, kandi iryo shuru ryarateye n'ibiti cima mesa vyinshi cane.

Ishure ritoya ryo ku mpinga nishure ryubakitse neza cane gose. yubatswe n'amatafari ahiye umugabo iryo shuri rirafise ikibazo c'ikibuga c'umupira w'amaguru w'abanyeshuri . Abanyeshuri bagasaba bashimitse leta ko yo baronsa ico kibuga c'umupira w'amaguru.

Ishure ry'intango rifise isandugu yicuma ishaje babikamwo ibintu, ikaba ifise n'intebe zishaje, ikaba ifise n'ikibaho gishaje canditseko ibintu vyinshi cane gose.

Ishure ryo mu Rutovu n'ishure rishaje cane gose uriko urariraba, winjiye indani usanga intebe zidakwiye zavunjaguritse ugasanga ikibaho ntikimeze neza, ntigikwiye, indani hasa nabi, abanyeshuri bagasaba reta bashimitse yuko yobubakira ishure rya kijambere ikabarosa n'ikibaho gikwiye n'intebe zimeze neza.

Ishure ry'intango rya Mikurira, n'ishure ryubakitse kubuhinga bwa kijambere rikaba rifise n'ibiro vy'umuyobozi vyubakitse neza cane gose biriko umuryango w'ivyuma uriko n'utuntu twera kandi dukomeye cane gose.

Ritoya ryo kwi Taba n'ishuri ryubakitse nabi cane gose hambavu yivyo abanyeshuri nta suku rikwiye bahagirira usanga abata inyanda hariho hose. Abajejwe isuku bagasaba bashimitse iryoshuri guhimiriza abanyeshuri kugira bagire isuku rikwiye.

Ishure ritoya rya Kinanira ya mbere n'ishure ryubatswe ku buhinga bwanone bwa kijambere, iryo shure kandi rikaba rifise abigisha b'incabwenge, iryo shure rigasaba rishimitse reta ko yoza irayironsa abigisha b'incabwenge.

Ishure ry'intango ry'imuzye ni ishure ryubatswe ku buhinga bwa none, rikaba rigeretse kabiri, rikaba ryubakishije amatafara ahiye, rikaba kandi ririko imiryango y'ivyuma n'amadirisha y'ivyuma, rikaba risizwe n'irangi ryera.

Ishure ry'intango ry'i Bukemba n'ishure ryubatswe mu buhinga bwa nona. Rikaba ryubatswe mu matafar aturiye. Imiryango ikaba ar'iy'ivyuma. Iryo shure kandi rikaba rifise n'ibikoresho vyose bikwiye, n'abigisha bakwiye kandi b'incabwenge.

Ishure ry'intango rya Cankuzo ni ishure ryiza cane gose rishajije, ririko ibiti bitanga utuyaga. Ni ishure rifise ibikoresho bikwiye vyose, ni ishure kandi ririko abigisha bakwiye kandi b'incabwenge.

Ishure ry'intango rya rutana ya gatatu ni ishure ry'akarorero ryubatswe mu buhinga bwa none ni ishure kandi rifise ibikoresho bikwiye vyose rikaba rifise n'abigisha bakwiye kandi b' incabwenge kandi iryo shure rikaba rimenyesha cane.

Ishure ryo mu Karindo ya mbere ni ishure ryiza cane rwose ryubakitse neza cane rwose rirabereye rirateye igomwe ntiworaba kandi rirafise ibikoresho bikwiye nk'ibitabo vyo gusoma, intebe yabigisha bicarako n'ibindi bikoresho vyinshi cane rwose.

Ishure ry'imyuga rya Rutana ya gatatu, n'ishure ryubakitse ku buhinga bwa kijambere, rikaba rifise ibikoresho vyo kumenyererezako abanyeshure bikwiye, vyo mu buhinga bwa none, ama mashini, reka n'ibindi vyinshi cane rwose. Bakanashimishwa n'iyo nyifato y'iryo shure.

Ishure ry'intango rya kijambere, ryubatse ku buhinga bwa none, amadirisha nay'ivyuma ariko ibiyo, imiryango ni iy'ivyuma yubakishije. Amatafari ahiye rikaba ririko n'amabati ya kijambere.

Ishure ryo Kumuheza wa mbere rirashaje cane gose ntirigire ikibuga gikwiye abanyeshure bakinirako ntirigira amabomba y'amazi ntirigira n'ubuzu bwa sugunmwe, abanyeshure bagasaba cane bashimitse leta yuko yobaronsa ivyo vyose kugira bashobore kwiga bagononokewe.

Ishure ry'intango rya Birongozi ni ishure ryubatswe ku buhinga busanzwe, kandi rifise aho abanyeshuri bigira hatoya, rifise urubaho rutoya eka n'isuku atari ikirenga. Bagasaba bashimitse ko leta yobubakira ishure ry'akarorero.

Ryisumbuye ryi Butare ni ishure ryubakitse neza cane gose abigisha baho barakurikiza amategeko barigisha neza bakabaza ibibazo ku gihe hanyumbwiye co kuvuga amanota bakavyandika kurubaho kugira umunyeshuri wese azozera bisoma azoshore gushika ku gihe.

Ishure ritoya ry' I Kayero, ni ishure yubakitse ku buhinga budasanzwe. Ryubakishijwe n'ivyuma bikomeye cane gose kandi abanyeshuri bahiga ramenya ku buhinga budasanzwe na cane cane ko biga kw'ishure risa neza.

Ishure ryisumbuye ry'isamahoge ririko abanyeshure bamwe bariko barakina mu rugo abandi bari mw'ishure, iryo shure rikaba ryubakitse kubuhinga bwa kijambere, rikaba ririko ibiyo n'amadirisha y'ivyuma.

Ishure ritoya ry'i Vugizo n'ishure ryiza cane rwose rifise ikibuga kininiya. Mu mwanya w'akaruhuko usanga abanyeshuri bariko barakina kandi rirafise n'amabomba meza cane rwose abanyeshuri ntibanyotegwa.

Kw'ishuri ritoya ry'i Samahuge utwana dutoya tugenda kw'ishuri dufatanye amaboko dufatanye kurutugu biboneka neza ko dukundana kandi utwo twana tugashika kw'ishure ku gihe.

Ishure ritoya ry'intango yubatswe mu buhinga bwa none, rikaba rifise ibikoresho vyose bikwiye rikaba mbere rifise n'abigisha b'incabwenge bakwiye eka mbere rikaba ryigako n'abanyeshuri benshi cane gose.

Ishuri ritoya ry'intango ryubatswe ku buhinga bw'akarorero iryo shure rikaba ryubatswe mu matafari ahiye rikaba rifise imiryango y'ivyuma amadirisha y'ivyuma rikaba rifise utuntu tw'udutoboro dutubaguye kugira umuyaga uze urinjira.

Ishure ry'intango rya Rutana ya gatatu ni ishure ryiza cane rwose rifise ibikoresho bikwiye, rifise intebe z'abanyeshuri zikwiye rikaba rifise n'ibibaho bikwiiye, rikaba risizwe n'irangi ryera.

Ture ry'intango ritoya rifise ibikoresho vyose bikwiye yubatswe mu buhinga ukomeye cane bwa kija mbere rikaba rifise abigisha b'incabwenge bakwiye bamenyesha cane, kandi iryo shure rikaba ryigako abanyeshuri benshi cane.

Ishure ry'intango rya Karinda ya mbere, nishure rishaje cane rwose, ntirigira ikibuga abanyeshuri bakenirako umupira, abanyeshuri bagasaba bashimitse Leta yuko yo basanurira iryo shuri ikabubakira ishure rya kijambere rigezweho.

Iry'intango ritoya rya Rutana ya gatatu nishure rishaje cane kose ritagira ibikoresho ritagira n'abigisha bakwiye iryo shuri rero rigasaba leta yuko yorironsa ibyo bikoresho byose bibutse kugira ribe ishuri abanyeshuri bahurumbira kandi ryakarorero.

Ishure ritoya ry'igasakuza,n' ishuri ritoya cane gose, ryitunganije ku buhinga bwa kijambere utoraba, rifise ibikoresho vyose bikwiye ,rifise abigisha bakwiye, eka mbere rikagira n'abanyeshuri benshi cane gose barihirumbiye.

Amashure y'intango y'imyunga yigisha ivyo gucapa mugabo iyo shuri akaba ari ishure ishaje cane gose kandi ifise n'ibikoresho bike bagasaba leta abanyeshuri bahiga bagasaba leta y'uko yo baronsa mashuri meza kandi n'ibikoresho bikwiye.

ishure ritoya gisamahubwe nishure ryiza cane rwose, rifise ibikoresho bikwiye, rikagira imeza n'intebe abanyeshuri bicarako. kandi rirafise ibitabo bikwiye, kuburyo umunyeshuri wese aronka igitabo kimwe kimwe.

ishure ry'intango ryo mu Kigwena n'ishure ryubakitse ku buhinga bwa kijambere. Mugabo kubera rimaze imyaka myinshi, rikaba ririko rirasaza, imivo itwara amazi ikaba yaramenaguritse, eka hakaba hariho n'ibindi biriko biramera nabi. Bagasaba bashimitse leta ko yobafasha kugira iryo shuri risanurwe.

ishure ry'intango yo ku mutukura n'ishure ryubakitse ku buhinga bwa none mugabo rikaba rifise ubukene bw'ibikoresho nk'intebe eka n'ibindi. Iryo shure rero rigasaba rishimitse Leta y'uko yorifata mu mugongo mu kurironsa ivyo bikoresho bibuze.

inshure ry'intango ryubatswe ku buhinga bwa kijambere bifise ibikoresho bikwiye bitabo intebe amameza rika mbere n'abigisha bakwiye kandi bitwararika indero y'abana bigisha

Yitiriwe mugabekazi w'amahoro igitega niishure ribereye ijisho ntiworaba iryoshure rikaba ryubatswe mu buhinga bwa none rikaba ririko imiryango y'ivyuma ekanamadirisha y'ivyuma mbere rikaba rifise n'ibikoresho byose bikwiye.

Ishure ritoya ryo mu Kinama, n'ishure ryubakitse ku buhinga bwa kijambere kandi rifise ibikoresho bikwiye n'abigisha bakwiye, mugabo iryo shuri rirafise ikibazo c'abanyeshuri bahiga bake, iryo shure rigasaba rishimitse ko abanyeshuri borihurumbira.

Ishure ry'intango rya giharo ishure ryiza cane rwose ryubatswe mu buhinga bwa kija mbere ryubakishijwe amatafari ahiye mbere iryo shure rikaba rifise n'ikibuga kininiya cane rwose gikwiye abanyenshuri bakinirako mbere iryo shure, kandi rikaba ririko na yo amashuri a matomato, ariko abana bo kwimenyereza.

Ishure y'intango rya karindo ya mbere niishure ryubatswe mu buhinga bwa kijambere rikaba ryubatswe mu matafari ahiye mbere iryo shure rikaba rifise n'ibikoresho bikwiye rikaba rifise zu bwa sugumwe bukwiye rikaba rifise n'ikibuga cy'umupira w'amaguru gikwije bisabwe.

Ishure ry'intango rya kiyange ya mbere ryubatswe kubuhinga bwa none .Mugabo iryo shuri rirafise ikibazo c'ibikoresho rikaba rifise n'intebe nkeya cane gose rikaba rifise n'abanyeshuri bakeya cane gose rigasaba rishimitse rero ko leta yobaronsa intebe zikwiye kubwira abanyeshuri baryijukire ari benshi.

ishure ry'intango rya rongero nishure ryubatse ku buhinga bwa kijrambere kandi rifise ibikoresho bikwiye ugerageje kwinjira mu bubiko bw'ibitabo usanga hariho ibitabo byinshi kandi bishasha bikwiye kuburyo umunyeshuri umwe umwe wese agerageza kuronka igitabo cyo gusoma

Gatabo ni ishure ryubatswe ku buhinga bwa kijambere. Mugabo bikaba biboneka ko ririko jrirasaza kubera rimaze igihe kitari gito kandi rikaba rifise n'ubukene bw'ibikoresho bimwe bimwe nk'intebe zashaje reka n'ibindi bitari bike.

Ishure ry'intango ritoya, yubatswe ku buhinga bwa none, ryubakishije amatafari ahiye, rikaba rifise n'ahantu ku mpome z'amatafari ahiye, bamanika impapuro abanyeshuri baja barirabako.

Ishure ritoragya i kahusi n'ishuri ryiza cane rwose yubakitse ku buhinga bwa kija mbere mugabo kw'iryo shuri hakaba hakenye amabumba y'amazi bagasaba rero abanyeshuri bashimitse leta kubibe barunsa amabumba y'amazi kugira bazozi barivuna akanyuta.

Ishure ry'intango rya birongozi ya gatatu ni ishure rifise ibikoresho vyinshi cane gose rifise abigisha bakwiye rifise ubumenyi budasanzwe abanyeshuri benshi bahurumbira eka mbere bakanaryitwararika cane gose.

Ishure ritoya ryi Makamba nishure ryubakitse mu buhinga bwa kijambere ikaba ryubakishije amatafari ahiye imiryango ikaba ari imiryango y'ivyuma iriko ibiyo kandi harimwo utwuma twera dusize irangigera.

Ishure ritoya rya bukirasazi n'ishure ryubakitse neza cane rwose ku buhinga bwa kijambere, n’ishure rigeretse gatatu, ikaba ryubakishije amatafari ahiye ikaba ririko n'imiryango y'ivyuma eka n'amadirisha y'ivyuma.

Ishure ry'intango rya Musongati n’ishure ryiza cane gose ibubatswe ku buhinga bwa none risharije cane rwose ntiworaba rirabereye, ni ishure rifise ibikoresho byose bikwiye rifise n'abigisha bakwiye bigisha neza kandi bamenyesha cane rwose.

Ishure ritoya ryo ku musaga n'ishure ryubakitse cane gose, ishure rigeretse gatatu, iryo shure rikaba ryubatse mu buhinga bwa kijambere ryubakishije ivyuma bikomeye imiryango y'ivyuma, amadrisha n'ayivyuma kandi iryo shure rikaba ririko abanyeshure batari bake.

Ishure rikuru ryitiriwe mama Mariya ni ishure ryubakitse ku buhinga bwa kijambere. Ni ishure rifise ibikoresho bikwiye rikagira n'abigisha bakwiye reka mbere rikagira n'ibibuga vy'imipira y'amaguru n'ivy'imipira y'amaboko.

Ishure ryisumbuye ryubakitswe mu buhinga bwa kija mbere rikaba rifise imiryango y'ivyuma n'amadisha y'ivyuma rikaba rifise n'intebe zikwiye abanyeshure baragerageza kurifata neza mu kuza barakoroka imisi yose.

Isumbuye rifise ikibuga gitoya cane rwose nu ni co kibuga akumpera hakaba hameze utwatsi irya yaho hakaba hariho abanyeshure batatu irya yabo abanyeshure hakaba hariho igiti kinini yiiya gisakayi.

Ishure ryisumbuye ryubatswe ku buhinga bwa kijambere, ikaba rigeretse incuro imwe yubakishije amatafari aturiye, impande yaryo harateye igiti ciza cane hagati mu kibuga hari igiti c'ibendera ry'igihugu.

Ishuri ryo mu rubirizi ni ishure rimenyesha ku rugero rushimishije cane rwose, kubera abigisha bitanga iryo shure, kandi rirafise n'ibikoresho bikwiye abanyeshuri bashima cane rwose ko iyo nyifoto y'iryo shure.

Ishure ryisumbuye ryo mu Kinindo, n'ishure ry'akarorero rifise abigisha b'incabwenge bamenyesha cane gose ku bice mirongo icenda kw'ijana uyo umwaka uheze mugabo iryo shuri rirafise ikibazo c'ikibuga c'umupira w'amaboko, rirasaba rishimitse leta ko yorishigikira mu kurironsa ico kibuga.

Ishure ry'isumbuye ryo mu Mugamba n'ishure ryiza cane gose. Rifise ikibuga kininiya cane gose. Hagati mw'ico kibuga ,hateye igiti kininiya gisanzaraye. Iryo shure kandi rirafise abanyeshuri baryigako benshi cane gose. Rikaba rifise n'ibikoresho bikwiye kw'ishure kandi n'abigisha bakwiye bigisha neza cane gose.

Ishure ryisumbuye ryiza cane gose ryubakishije imyango y'ivyuma imbere yaho mu rugo hateye utwatsi twiza cane gose hakaba harimwo ibiti bitanga kayaga keza cane gose mbere impande yivyo biti hakaba harimwo n'impene iriko irarisha.

Ishure ryisumbuye ryubatse ku buhinga bw'akarorero, yubakishije amatafari ahiye rikaba rifise n'urugo gubakishije amatafari ahiye rurimwo utuntu twudutoboro dusize irangi ryera. Iryoshure kandi rifise n'abanyeshuri batari bake bariko baratembera mu rugo.

Ishure ryisumbuye ryo mugitanga n'ishure ry'akarorero mugukirikiza amategeko. Iryoshure rirafise ikibaho ryandikako, ikirangaminsi c'ibibazo bizokogwa ku gutyo abanyeshure bakaza baragenda kuraba ibibazo bizokogwa. Abanyeshure barashima cane iyonyifato y'iryoshure.

Isumbe ry'imatana n'ishure ry'akarorero ryubakitse ku buhinga bwa kijambere, ryubakishije amatafari aturiye iryo shure kandi rirafise ibikoresho vyose bikwiye rikaba rifise n'abigisha bakwiye eka mbere n'abanyeshuri bararihurumbira cane gose.

Ishure ryisumbuye ryo mu Kazirabageni, n'ishure ryubakitse ku buhinga bwa kijambere, iryo shure, rifise ibikoresho bikwiye, rifise intebe z'abanyeshure zubatse mu buhinga bukomeye cane rwose bw'ivyuma, iryo shure kandi, rifise n'abigisha bakwiye bigisha neza cane.

Ishure ryisumbuye rifie uburaro, rikagira n'ikibuga kininiya, impande yaho hakaba hari abanyeshure bicaye, hirya yaho hakaba hariho aho bariko barateka ibifungurwa.

Ryisumbuye ry'i Gasakuza. Ni ishure ryubatse ku buhinga bwa kijambere. Rikaba rifise ibikoresho vyose bikwiye, rikaba mbere rifise n'abigisha bakwiye. Iryoshure mugabo rirafise ubukene bw'ikibuga c'umupira w'amaboko.

Ishure ryisumbuye ryubatswe mu buhinga bwa kijambere rikaba rifise amashuri menshi cane gose rikaba ryubatswe mu biti ritanga akayaga rikaba rifise n'ikibuga kininiya cane gose abanyeshuri bakinirako umupira.

Isumbuye nyubakitse ku buhinga bwa kijambere, rikaba iryo shure riteye ko ibiti vyinshi cane gose bizana akayaga, iryo shure kandi rirafise ikibuga kininiya cane gose imodoka zihagararako.

Ishure ryisumbuye ryubatswe ku buhinga bwa kijambere rikaba ryubakishijwe amatafari ahiye mu rugo harasukuye cane rwose hakaba impande yaho hateye ibiti vyiza cane rwose bimeze nk'amashurwe.

Ishure ryisumbuye yubatswe ku buhinga bwa kijambere eka mbere ifise n'ikibuga kinini cane gose iryo shure kandi rirafise n'ibikoresho bikwiye ikagira n'abigisha bakwiye kandi b'incabwenge.

Ishure ryisumbuye ryo ku Mugina ni ishure ryubatse ku buhinga bukomeye cane rwose, risize n'amabara atandukanye. Iryo shure rikaba rifise ibikoresho bikwiye. Eka mbere rikaba rifise n'abigisha bakwiye. N'abanyeshure bararihurumbira cane.

ishure ry'isumbuye ryo ku Mukoni nishure ryubatse ku buhinga bwa kijambere ibereye ijisho iryo shure rirafise ikibuga c'umupira w'amaguru kinini cane bose eka mbere rirafise n'ikibuga w'amaboko.

Iyosiyumbuye bibubatsweko ubuhinga bwa kija mbere rikaba rifise ikibuga kininiya cane rwose hagati y'ico kibuga hakaba hari igiti c'i delapo hahagaze imodoka i ruhande hakaba hariho nigiti hirya giteye musi yaco harimwo imodoka.

Ishure ryisumbuye ryubatswe ku buhinga bwa kija mbere ryubakishijwe amatafari ahiye imiryango niyicuma amadirisha y'icuma afise ibiyo, iryoshure rirafise kandi n'ibikoresho bikwirye iryo shuri impande yaryo hari uduti tumeze nk'udushugwe twinshi cane gwose tubereye turi mu dufuko.

Ishure ryisumbuye yubatswe ku buhinga bwa none rikaba hagati mu kibuga hariho igiti c'ibendera ry'igihugu impande yaho hariho imodoka hirya yaho hariho imodoka ziri munsi y'ibiti hieya yaho kandi hakaba hariho amazu menshi yubatse ku buhinga bwanone.

Yisumbuye ririmo akabati kugajwe n'igufuri impande yaho hariho intebe zisanabicane gose uruhome rusa nabi cane wose hejuru yako kabati ariko igikarato.

ishure ryisumbuye ryo mu ngagara ni ishure rikomeye cane gose ribereye igisho ryubatswe mu buhinga bukomeye cane gwose iryo shure rigeretse incuro zitatu iryo shure rifise ibikoreshovbyose bikwiye rikagira n'abigisha bakwiye ekambere ifise n'abanyeshure benshi cane gose

Ishure ry' isumbuye ryubatswe neza cane rwose, rikaba rifis' ingaz' udugak' ugiye ku kibuga, kw'izo ngazi hakaba harik' utwum' ugenda wifatikije, hampande yaho hakaba hubakishij' amabuy' akomeye rwose, imbere yizo ngazi har' utwatsi dusa n'icatsi kibisi.

Ishure ryisumbuye ryubatswe ku buhinga bwa kijambere rikaba rifise ikibuga ciza cane gose gisukuye impande y'iyo shure hakaba hateye igiti c'umwembe abanyeshure baza baramura bakaza barafungura.

Ishure ry'isumbuye ryo mu kirundo ni ishure ryubakitse ku buhinga bukomeye bwa kijambere, rikaba ryubakishije amatafari aturiye ,rikaba kandi rifise abanyeshuri benshi cane gose ,rikaba rifise n'ikibuga kininiya cane gose ,mugabo rikaba rifise ubukene bw'ikibuga c'umupira w'amaboko, rigasaba rishimitse reta ko yorironsa ico kibuga c'umupira w'amaboko.

Ishure ryisumbuye ry'ubuhinga ryubaswe mu buhinga bwa none; rikaba ryubakishije amatafari ahiye. Iryo shuri rifise abigisha bakwiye, rikongera rikaba rifise ibikoresho bikwiye ; ku buryo rifise imashini nyabwonko umunyeshuri wese agerageza kuza arakoresha mu kuraba ko ivyo yize ari vyo.

Ishure ryisumbuye ryo mu Karinzi n'ishure ry'akarorero ryubatse neza cane gose ,rigeretse kabiri iryoshure rikaba rifise n'ikibuga ciza cane gose, c'umupira w'amaboko iryoshure kandi ryiga ko abanyeshure batari bake ,rikaba rifise n'abigisha bakwiye.

ryisumbuye ryubakitseko ubuhinga bwa kijambere rifise ikibuga kininiya cane gose hagati hariho igiti c'icuma kiriko idarapo ry'igihugu iryo shure hirya yaho hariho ibiti vyinshi munsi yibyo biti hakaba hariho imodoka zihagazeho

Isumbuye ryo mw'irongero nishure ryubatse neza cane rifise intebe zitari nke rifise n'ibikoresho vy'ishure bitari bike ibitabo eka n'ibindi vyinshi cane rwose rikaba rifise n'abigisha bakwiye, kandi bincabwenge.

Ishure ryisumbuye, rifise imiryango ishaje, rifise ikibaho gishaje, rifise uruhome rusa nabi, rifise n'intebe nkeya cane rwose, rifise n'isima rishaje.

Ishure ryisumbuye rifise ikibuga kininiya cane haruguru ye ico kibuga hariho utwatsi twahameze haruguru y'utwo twatsi hakaba hari ibiti vyiza cane rwose hirya y'ivyo biti hariho inzu zubatse neza cane rwose kubuhinga bukomeye.

Ishure rikuru ryo mu Kirundo ni ishure ryubakitse ku buhinga bwa kijambere, rikaba rifise n'ibikoresho bikwiye, rikaba rifise mbere n'abigisha bakwiye. Iryo shure rirafise ikibuga c'umupira w'amaboko ciza cane rwose gisharije ntiworaba.

Ishure ryisumbuye, rifise ibikoresho bitandukanye ,intebe ,imeza eka mbere rikagira nama mashini nyabwonko, abanyeshure bakoresha rikagira n'abigisha babiri bajejwe gukwirikirana ivyo vyuma n'izo mashini nyabwonko.

Ishure ryisumbuye ryubatswe ku buhinga bwa kijambere ryubakishije amatafari ahiye. Rikaba rifise impanda y'ishure hubatse hasakaye aho abanyeshure baca. Rikaba riteyeko impande y'ishure n'amashurwe meza cane gose.

Kuri ryisumbuye ryo mu buhonga ishure ry'akarorero ryubatswe ku buhinga bwa kija mbere rigeretse incuro zitatu iryo shure impande yaho harasharije hateye amashurwe rikaba rifise n'ikibuga c'umupira w'amaguru kinini ya cane rwose.

Ishure ryisumbuye rya kijambere ,rifise ikibuga g'itoya ,hirya yaho hateye ibiti vyinshi cane rwose ,hirya yaho hariho n'amazu yubatse ku buhinga bukomeye cane rwose.

Ryisumbuye ryo mu rushungura nishure rifise ibikoresho bikwiye intebe zikwiye zikomeye rikaba rifise n'abigisha bakwiye rikaba rifise mbere n'abanyeshure batari bake barihurumbira, iryo shure kandi rirafise n'umuyobozi w'incabwenge akunda abanyeshure.

Ishure ryisumbuye rya Bugendana, n'ishure rifise abanyeshuri benshi baryigako, kandi iryo shure yubakitse mu buhinga bwa kijambere, mugabo rikaba rifise ubukene bw'intebe. Abanyeshuri bagasaba bashimitse leta ko yobaronsa izo ntebe.

Ishure ryisumbure rya ruranga nishure ryubakitse ku buhinga bwa kijambere iryo shure rirafise ikibuga kinini ya cane rwose ko ico kibuga harateye igiti abanyeshure bugamamwo izuba, kandi ico giti kikaba ari igiti gisharije cane rwose.

Ishure ryisumbuye ry'i Kamaramagambo ni ishure rishaje cane rwose; rifise imyango yaheze, rifise n'ibibaho vyahetse. Iryo shure rirasaba leta rishimitse ko yorifasha ikariterera agacumu k'ubumwe mu gusubiramwo iryo shure kugira ribe ishure ry'akarorero.

Ishure ryisumbuye ryubatswe ku buhinga bwa kijambere bukomeye cane rwose Rifise ikibuga kininiya rikaba mw' ico kibuga harimwo igiti kiriko idarapo ry'igihugu. Hirya yaho hariho ibiti vyinshi cane rwose; hirya yaho kandi hakaba hariho amazu yubatswe ku buhinga bwa kijambere.

ishure ryisumbuye ryubatswe ku buhinga bukomeye bwa kijambere hirya yaryo hari ibiti biteye hakaba hubatswe n'amazu menshi akomeye cane gose rikaba rifise n'ikibuga kininiya cane gose

Ishure ryisumbuye ry'i Bugendana, n'ishure rimaze imyaka itari mike ririko rirasaza, iryo shure mugabo rirakurikiza amategeko cane gose kuburyo rifise ikengeri riza riravuza iyo icigwa giheze ikindi gikurikira, no mugihe abanyeshure bagira batahe riravuza iryo kengeri.

Ishure rya mugabekazi w'agahimbare ni ishure ryubakitse neza cane rwose ku buhinga bwa kija mbere. Rikaba ryubakishije amatafari ahiye, rikaba rigeretse kabiri. Iryo shuri rifise abanyeshuri benshi cane rwose barihurumbira, kuko rifise ibikoresho bikwiye n'abigisha bakwiye.

Ishure ryisumbuye ry'i Cendajuru, n'ishure ryubakitse mu buhinga bukomeye cane gose rigeretse incuro imwe, iryo shure ryubakishije amatafari ahiye, iryo shure rikaba kandi rifise uburaro kuko abanyeshure babayo, biga babayo badataha.

Ishure rya Rutana ya gatatu, n'ishure ryiza cane rwose, n'ishure rifise abigisha benshi bakwiye, b'incabwenge, bagerageza gukurikirana abanyeshure ku rugero rushimishije, kuburyo iy'umwaka uheze, abanyeshuri bamenya ku bice mirongo icenda kw'ijana.

Ishure ryisumbuye ryo ku Muzungu ni ishure ryubakitse ku buhinga bukomeye cane rwose bwa kijambere. Uruhande rumwe rwubakishije amatafari ahiye, urundi ruhande rukaba bwubakishije amabuye. Iryo shure ni ishure rifise ibikoresho bikwiye, eka mbere n'abigisha bakwiye.

Ishure ryisumbuye ryubatswe ku buhinga bwa kijambere. Ryubakishijwe amatafari aturiye, imiryango ni iy'ivyuma, amadirisha ni ay'ivyuma, impande y'ishure hameze neza cane gose, harasukuye kandi harakorofye.

Ishure ryisumbuye ryubatse ku buhinga bwa kijambere rigeretse kabiri. Iryo shure rikaba rifise ikibuga gikwiye c'umupira w'amaguru. Iryo shure kandi rirafise imodoka y'ishure, yama izana abanyeshure mu gitondo, ikaca ihagarara ng'aho ku kibuga, ikaza kubatahana batashe. Abanyeshuri barashima cane iyo ngingo y'iryo shure.

Ishure ryisumbuye rifise uburabo, ryubatswe ku buhinga bwa kijambere rikaba rifise n'ibikoresho bikwiye n'abigisha bakwiye, eka mbere n'abanyeshuri batari bake. Kandi iryo shure rirakurikiza amategeko kuko rirafise ikengeri riza riravuza uko isaha iheze.

ishure ryisumbuye ry'ubuhinga ryo mw'igenda n'ishure ry'akarorero ntiworaba yubakitse ku buhinga bukomeye cane gose rigeretse incuro imwe iryo shure rikaba rifise urugo rwubakishije amatafari

Ishure ry' isumbuye rifis' ikibuga kinini c'umupira w'amaguru, kw'ico kibuga hakaba harimw' ibiti biteye munsi yaho harimw' imodoka zihagaze, haruguru y'iryoshure hakaba hubats' amazu menshi kuburyo bugezweho, hagati mu kibuga har' igiti gishinze kw' ibendera ry' igihugu cu Burundi, iruhande har' imodoka yirabura hasi har' ivu ry' umusenyi.

Ishure ryisumbuye ryubakitse neza cane gose, ifise ikibuga ciza, hagati n'ico kibuga hateye utwatsi, harimwo amabendera atatu, hirya yayo mabendera hari ibiti vyinshi cane gose bitanga akayaga.

Ishure ryisumbuye ryubakitse ku buhinga bwa kijambere, rifise ikibuga c'umupira w'amaguru gikwiye, impande yaryo hariho igiti ciza cane gose gitanga akayaga. Iryo shure kandi rifise abigisha bakwiye bigisha inyigisho z'akanovera.

Ishure ryisumbuye ryo mu Kayanza n'ishure ryubatswe ku buhinga bwa kijambere, eka mbere rikaba rifise n'ibikoresho bikwiye, iryo shure imiryango yaryo yubatswe n'ivyuma, amadirisha nayo nyene n'ayivyuma, iryo shure kandi rikaba ryigako abanyeshuri benshi cane gose kubera baharonka ubumenyi budasanzwe kandi bamenya ku muvuduko munini cane gose.

Ishure ryisumbuye, yubakitse ku buhinga bwa kijambere bukomeye ntiworaba! Iyo shure yubakishije amatafari aturiye n'amabati akomeye cane rwose, impande y'iryo shure harasukuye cane rwose ntiworaba! Inyuma y'iryo shure hakaba hari ibiti vyinshi cane rwose bitanga akayaga.

Ishure ryisumbuye ry'Ibutanyerera ni ishure ryubakitse ku buhinga, mugabo iryo shure rikaba rifise ikibaho gitoya, ku buryo abigisha cokimwe n'abanyeshure bidoga kubera vyinshi bidakwirwa kuri ico kibaho, bikaca bituma abanyeshure badatahura neza ivyo umwigisha yigishije.

Ishure ryisumbuye rifise ikibuga kininiya cane gose, kw ico kibuga impande y'urugo ruzungurutse ico kibuga c'iryo shure hakaba hariho utwatsi abanyeshure bahagazeko, hirya y'urugo rw'ishure hakaba hariho inzu iriko irubakwa igeretse kabiri.

Ishure ryisumbuye ryubatse k'ubuhinga bukomeye ryubakishije amatafari aturiye rikaba iryoshure rifise n'intebe z'abanyeshure zikwiye kandi iryoshure rirafise amatara y'umuyagankuba kubera abanyeshure bariga gushika mw'ijoro.

Ishure ryisumbuye ryubakitse ku buhinga bwa kijambere bukomeye cane gose ,iryo shure rikaba rifise abigisha b'akarorero ku buryo umwaka uheze abigisha basanga bamenyesheje abanyeshuri nka bose ibice mirongo icenda kw'ijana .

Ishure iryo murutovu n'ishure bubatse k'ubuhinga bukomeye cane gose. Iryoshure rirafise ibikoresho bikwiye rikagira n'abigisha bakwiye mugabo iryoshure rirafise ikibazo c'ikibuga c'umupira w'amaguru. Iryoshure rirasaba rishimitse reta ko yobaronsa icokibuga c'umupira w'amaguru.

Ishure ryisumbuye ryubakitse k'ubuhinga bukomeye cane gose ryubakishije ivyuma n'amabuye. Iryoshure rikaba rifise abigisha bakwiye, ibikoresho bikwiye. Iryoshure kandi rikaba rifise n'abanyeshuri benshi cane gose barihurumbira.

Ishuri ryisumbuye ry'ubuhinga ryitriwe umugabekazi Maria w'amahoro nishure ry'akarorero ryubakitse neza cane gose rifise ibikoresho bikwiye cane gose vy'ubuhinga abanyeshure bakaba barihurumbira cane gose.

Ishure ryisumbuye ryubatswe ku buhinga bukomeye, ryubakishije amatafari ahiye, rikaba rifise ikibuga kininiya cane gose c'umupira w'amaguru, impande yaco hakaba hari igiti kininiya cane gose.

ishure ryisumbuye ryubakitse ku buhinga bwa kijambere bukomeye cane rwose. iryo shure rigeretse inshuro zitatu. iryo shure kandi rirafise ikibuga ciza cane c'umupira w'amaboko. haruguru y'ico kibuga c'umupira w'amaboko hahagaze imodoka nziza.

Ishure ryisumbuye rifise ikibuga kininiya cane gose ryubakitse neza cane gose n'amatafari ahiye. Impande yaho hariho igiti kininiya cane gose gisakaye kibereye ijisho.

Ishure ryisumbuye ryo kumuhuta n'ishure ry'akarorero ryubakitse ku buhinga bwa kijambere risharije riteye ko amashugwe rikaba rifise n'ikibuga c'umupira w'amaboko gisharije cane wose kibereye ijisho ntiworaba.

Yunguye ry'ubutaganzwa na'ishure ry'akarorero gifise ikibaho kinini cane rwose ico kibaho abigisha baragarageza kucandika ko ibintu kugira abanyeshuri bashobore kubibona neza bakavyandika, kuko ibaho no hejuru y'ikibaho.

Ishure ry'isumbuye ryubakitse ku buhinga bwa kijambere, rikaba ryubatse ku buhinga bukomeye cane gose ,ryubakishije amatafari aturiye ,imiryango n'iy'ivyuma ,abanyeshuri bamwe bigira hasi ,abandi hejuru, mu kuduga bakadugira ku ngazi.

Ishure ryisumbuye ryo mu Kabondo ya kabiri. Yubakitse ku buhinga bwa kijambere, rifise ingazi iduga ku kibuga c'umupira w'amaguru kininiya cane rwose. Kandi izo ngazi zikaba ziriko utwuma bafata mu kuduga.

Ishure ryisumbuye ry'i Gitobo, n'ishure ryubakitse ku buhinga bwa kijambere, rubakishije amatafari aturiye, imiryango n'iy'ivyuma, eka mbere n'amadirisha, n'ay'ivyuma. Mugabo iryo shure, rikaba rifise ikibazo c'ikibuga c'umupira w'amaboko, abanyeshuri bagasaba bashimitse, leta kubaronsa ico kibuga c'umupira w'amaboko.

Ishure ryisumbuye ry'i Bugendana ryubatse ku buhinga bwa none, rifise ibikoresho bikwiye, rifise abanyeshuri benshi cane gose, rifise n'abigisha bakwiye b' incabwenge; rikagira n'ibibuga vy'imipira y'amaguru bikwiye.

Ishure ryisumbuye ryimutse ntishure ryubatse neza cane rwose ku buhinga bwa kija mbere iryo shure rikaba rigeretse incuro imwe, kandi iryo shure rikaba ryubatswe mu matafari ahiye iryo shure rikaba ryigako n'abanyeshure batari bake, kandi bakaba bamenya ku rugero rwiza cae ane gose.

Ishure ryisunguye ryi Mutumba n'ishure ryiza cane ryubakitse ku buhinga bwa kijambero mugabo iryo shure rikaba rifise ubukene bw'ibikoresho vyinshi cane rwose, rikabasaba rero reta yuko yorirosa ibikoresho bitandukanye kugira rishobore gukora neza.

Ishure ryisumbuye ryo ku Mugina, iryo shure ryubatswe mu buhinga bwanone mugabo iryo shure rikaba rifise ubukene bw'ibikoresho bimwe bimwe nk'ibitabo n'intebe, iryo shure rigasaba rishimitse reta ko yorironsa ivyo bikoresho rikenye.

Ishure ryisumbuye ryo ku Musenye, n'ishure ryiza cane gose ryubakitse ku buhinga bwa kijambere ifise n'ibikoresho bikwiye mugabo iryo shure rikaba rifise ikibazo co kutagira ikibuga abanyeshure bakinirako umupira, abanyeshure bagasaba bashimitse leta ko yobafata mu mugongo mu kubaronsa ico kibuga bakinirako umupira.

Ishure ryisumbuye ryo mu Cibitoke n'ishure ryubakitse k'ubuhinga bwa kijambere kandi rishajije neza cane gose, iryo shure rikaba rifise ibikoresho vyose bikwiye ikibuga c'umupira w'amaguru ikibuga c'umupira w'amaboko eka n'ubuzu bwa sugumwe bukwiye, abanyeshure bahiga bagashima bashimira leta ko yabaronkeje ivya nkenegwa vyose bikwiye.

Ishure ryisumbuye ryubatswe mu buhinga bwa kijambere rikaba ryubatswe hakoreshejwe amatafari ahiye iryo shure ryisumbuye rikaba rifise ibikoresho vyose bikwiye, abigisha bakwiye eka mbere n'abanyeshure bakwiye.

Ishure ryisumbuye ry'ingozii n'ishure ryubakitse neza cane gose k'ubuhinga bwa kijambere rirafise ibikoresho bikwiye rikagira n'ikibuga kininiya cane gose abanyeshuri bakinirako umupira w'amaguru bakagira kandi n'ikibuga abanyeshuri bakinirako umupira w'amaboko. Ivyo yose abobanyeshuri bakabishima bashimira reta kubera yabibaronkeje kubwiya.

Ishure ryisumbuye ry'inyabikenke n'ishure ryiza cane gose rifise uburaro kandi abanyeshuri baho baramenya cane gose. Abobanyeshure bagashimirana canecane abigisha babo bitanga ijoro n'umutaga kugira baronke ubumenyi budasanzwe.

Isumbuye rya Kinindo, n'ishure ryubatswe ku buhinga bwa none kandi rifise ibikoresho bikwiye eka mbere rifise n'abigisha bakwiye b'incabwenge, abanyeshuri barashima cane gose bagasaba y'uko abigisha babo boza barabitaho nk'uko babitaho.

Ishure ryisumbuye ry'iButihinda, n'ishure ryubatse mu buhinga bwa kijambere, kandi rifise ibikoresho bikwiye ,rifise n'intebe zikwiye ,kandi abanyeshuri bahiga baragira isuku cane gose imisi yose wamusanga bakoropfye mu mashuri yabo.

Ishure ryisumbuye ryo kuri magarayambere ni ishure ryubakitse neza cane gose rikaba rigeretse kabiri kandi rikaba ryigako abanyeshuri atari bake rikaba rifise n'ibikoresho bikwiye abanyeshuri bahiga n'abigisha bahigisha bagashimira reta ingene yabubakiye ishuri ry' akarorero.

Ishure ryisumbuye ry'ubuhinga, n'ishure ry'akarorero ryubatswe ku buhinga bwa none rikaba rifise ibikoresho vyose bikwiye bisabwa, rikaba kandi rifise n'abigisha b'incabwenge bakwiye, rikaba rifise kandi n'abanyeshuri bahiga benshi cane gose.

Ishure ry'isumbuye ryo mu Kanyosha ni ishure ryubakitse mu buhinga bwa kijambere bukomeye cane gose. Ni ishure kandi rifise ibikoresho vyose rikwiye, rikagira abarimu bakwiye bafise ubuhinga kandi abanyeshure bahinga bakaba bamenya ku bwinshi.

Iri yisunguye igibutaganza nishure bibonekana ko ririko rirasaza, kuko rimaze imyaka itari mike n'ubwo rifise abanyeshuri benshi cane bose, kandi akunda kumenya mu bibazo vya leta iryo shuri rigasaba rishimitse yuko leta yosanura iryo shure wira ribandanye ritanga inyigisho z'akanovera.

Ishure ryisumbuye rya Rutana ni ishure ry'akarorero. Rifise abigisha bakwiye kandi bamenyesha ku rugero rushimishije. Mugabo nta kibuga c'abanyeshuri bakinirako umupira wo kwimenyereza w'amaboko. Bagasaba bashimitse leta yuko yobaronsa ico kibuga.

Ishuri ryisumbuye rikuru ry'i Muyinga. N'shure ryubatswe ku buhinga bw'akarorero, to geretse incuro zitatu. Iryo shure kandi ryigako abanyeshuri batari bake, rikaba rifise n'ibikoresho vyose bikwiye, n'abigisha bakwiye kandi b'incabwenge.

Ishure ryisumbuye ryo mu Karindo ni ishure ryubatswe ku buhinga bwa none. Iryo shure rikaba rifise ibikoresho bikwiye, eka mbere n'abigisha bakwiye. Rikaba rifise kandi n'ubuzu bwa surwumwe bukwiye n'ibibuga vy'umupira w'amaguru bikwiye abanyeshuri bakinirako.

Ishure ryo ku Mutakura, n'ishure ryubatswe mu buhinga bwa kijambere kandi rifise ibikoresho bikwiye, rikaba rifise intebe zikwiye, rikaba ryubakishije amatafari aturiye, hejuru hakaba hariko utuntu tumeze nk'utwuma n'utuyungiro kugira tuze turatanga akayaga.

Ishure ryo mu Ruyigi, ni ishure ryubatswe ku buhinga bwa kijambere. Iryo shure mugabo rikaba rifise ikibazo c'ibikoresho bimwe bimwe nk'utuzu twa sugumwe tudakwiye eka mbere n'ikibuga c'umupira w'amaboko, abanyeshuri bakaba basaba reta yuko yobaronsa ubwo buzu bwa sugumwe bukwiye eka mbere n'ico kibuga c'umupira w'amaboko.

Ishure ryisumbuye ryubatswe m'ubuhinga bwakijambere rikaba rifise abarimu bakwiye b'incabwenge n'abanyeshure benshi cane gose mugabo iryoshure rikaba rifise ubukene bw'ibikoresho vy'intebe rikasaba yuko reta yobafata mu'mugongo mukuronka ivyobikoresho ibuze.

Ishure ryisumbuye ryo kumugembe ,ni ishure ryiza cane gose, ryubakitse mu buhinga bwa kijambere, mugabo kubera rimazi gihe biraboneka ko ririko rirasaza ,rero abanyeshuri n'abigisha bahigisha, bagasaba reta bashimitse y'uko ryo bafasha gusanura iryoshuri.

Ishure ryisumbuye ry'imatana nishure ryubatswe ku buhinga bw'akarorero, kandi nishure rifise abanyeshuri benshi cane gose rikagira n'abigisha bakwiye, kandi bitanga bafise ubumenyi budasanzwe iryo shure rikaba rishimishwa n' uko leta yarifashe mu mugongo ikariro ikaruruwonsa ivyanke nerwa vyose bikwiye.

ishure ry' isumbuye ry'igateranye nishure ryiza cyane gose ryubakitse ku buhinga bwa kijambere yubatse n'amatafari ahiye rikaba rifise intebe zikwiye n'ibikoresho bikwiye kandi bimeze neza cyane gose.

Ishure ryisumbuye ryubakitse ku buhinga bwa kijambere ryubatse mu matafari aturiye rikaba rifise imiryango y'ivyuma eka mbere n'amadirisha y'ivyuma rikaba rifise ibikoresho vyose bikwiye mbere rikaba rifise n'abigisha bakwiye bafise ubumenyi n'ubuhinga.

Ishure ryisumbuye ryi Bugendana rifise ikibaho gitoya cane gose kuburyo umwigisha vyinshi abibasomera ku munwa bakavyandika ku mpapuro abanyeshuri bakidoga cane gose bagasaba reta yuko yo bafasha kugira ibalonse ikibaho gikwiye bibaye ingombwa bibe ibibaho bibiri kindukiri nyuma ikindi mbere.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe Mukiza Mweranda rikaba ryubatswe mu buhinga bwa kijambere, rikaba rifise ibikoresho vyose bikwiye ata na kimwe kibuzemwo, rikaba rifise n'abigisha bakwiye eka mbere n'abanyeshure benshi cane bose baryigako.

Abanyeshuri bisumbuye bo kw'ishuri rya butare baca ahantu hari ibiti vyinshi bakaba basaba yuko ivyo biti bobitema muntu mbero yuko ata bagizi ba nabi boshobora kuvyikikamwo kugira abashobore kugirira nabi abanyeshuri barengana baja kw'ishura.

Ishure ry'isumbuye ryo mu kayogoro ryubatse ku buhinga bwa none rikaba rifise ibikoresho bikwiye ikambere n'abigisha bakwiye rikaba rifise n'igiti kininiya gitanga umuyaga kugira abanyeshuri bamererwe neza.

Ishuri ryisumbuye rya Rutana ya kabiri n'ishuri ryubatswe ku buhinga bwanone, iryo shure rikaba rifise ibikoresho bikwiye rikaba rifise n'abanyeshuri batari bake, kandi rikaba rifise n'abigisha b'incabwenge bakwiye mugabo iryo shure rirafise ubukene bw'ikibuga c'umupira w'amaboko c'abanyeshure, abanyeshure bagasa bashimitse reta ko yobaronsa ico kibuga c'umupira w'amaboko.

Ishure ryisumbuye ryo mu Mabanda nishure ryiza cane wose yubatse mu buhinga bwa kijambere rikaba rifise n'ikilase kinini ya cane gose akorere hamwe amanama kenshi umuyobozi arakunda kubagirisha inama bari mw ico gisare kubwira baganire ku tuntu n'utundi n'iterambere ry'iryo shuri.

Isumbuye ryitiriwe umweranda gabriyeli nishure ryubatswe ku binga bwa none n'ishure rifise ibikoresho bikwiye, kandi n'ishure rifise abanyeshure bakwiye eka mbere nishure rifise n'abigisha bakwiye, kandi mbere iyo shuri rikambwae arifise n'ibibuga bikwiye.

Ishure ryisumbuye ryo mw'Ijenda. Ni ishure ryubakitse ku buhinga bwa kijambere. Kandi iryo shure rikaba rifise ibikoreshoo bikwiye, n'abigisha bakwiye. Kandi iryo shure ryigako abanyeshure batari bake. Rikaba rifise n'ikibuga c'umupira w'amaboko gikwiye kandi kimeze neza cane rwose.

Ishure ryisumbuye ryo mu Karonda. Ni ishure ryubatswe mu buhinga bwa kijambere. Kandi iryo shure rikaba rifise ibikoresho bikwiye. Ryari rifise n'abanyeshure batari bake kandi rikaba rifise n'ibibaho binini binini cane rwose. Abanyeshuri bagashima cane rwose kubera biga bagononokewe kandi atangorane n'imwe bafise.

Ishure ryisumbuye ryo ku Mugara ni ishure ribonekana yuko rishaje kkubera rimaze igihe kinini; kandi nta n'ibikoresho rikwiye bifise; kandi nta n'ubuzu bwa surwumwe bukwiye rifise. Rigasaba rishimise ko leta yo rifata mu mugongo mu kurisanurira iryo shuri kugira risubire kumera nk'uko ryari rimeze kera.

Ishure ryisumbuye rya Mutaho, ni ishure ry'akarorero ryubatswe ku buhinga bwa none. Ni ishure rifise ibikoresho vyose bikwiye, ni ishure abanyeshuri bahurumbira ari benshi kubera ubuhinga n'ubumenyi bw'abigisha bahigisha.

Ryisumbuye ryo ku musiza n'ishure ryubatswe ku buhinga bwa none, ryubakishije amatafarari ahiye mugabo imiryango ni iy'ivyuma mugabo riboneka ko iriko irasaza itagira ibitasa. Rero bagasaba bashimitse leta ko yobafasha mu gusubiriza ivyo bintu vyagiye birasaza.

Ishure ry'isumbuye ryo mu Gatereni nishure giza cane rwose yubakitse ku buhinga bwa kija mbere umugabo iryo shuri rikaba rifise ubukene bw'ikibuga c'abanyeshure bakinira kumupira bagasaba bashimitse Reta rero ko ibo baronsa ico kibuga bakinira k'umupira kugira babone za barinonora imitsi.

Ishure ry'igiharo ni ishure ryiza cane rwose ryubakitse mu buhinga bwa kija mbere mugabo, kubera ryubatswe impande yikaburimbi y'ibarabara ry'ikaburimbi barasaba bashimitse leta ko iryo shuri yoryigizayo, kubera kenshi mu gitondo y'abanyinshuri baje kw'ishuri ibihuta undagusanga habaye amasanganyi.

Ishure ry'isumbuye ryo mu kirundo ni ishure ryiza cane gose ryubakitse ku buhinga bwa kijambere kandi usanga haba hari imodoka nyinshi mu rugo zaje zizanye abigisha bahigisha co kimwe n'abanyeshuri bamwe bamwe.

Ikibuga co kwishure ryisumbuye ry'icendajuru ni kibuga kibi cane gose ikibuga kiriko ubucafu bwinshi cane gose ico kibuga kikaba kandi ari ikibuga gitoya cane gose bagasaba bashimitse reta ko yobaronsa ikibuga ca kijambere.

Ishure ry'isumbuye ryo mu gatumba nishure ryubakitse ku buhinga bwa kijambere rikaba rigeretse incuro zitatu iryo shure kandi rikaba rifise ibikoresho vyose bikwiye n'abigisha bakwiye mugabo iryoshure rirafise ikibazo c'ikibuga c'umupira w'amaguru abanyeshuri bagasaba bashimitse leta ku yobaronsa icyo kibuga.

Ishure kaminuza y'ivyo uburimyi y'igitega, iritaho ibijanye n'uburimyi mu kwigisha abanyeshure ingene botunganya indimo zitandukanye n'ingene bokompa imiti mw'izo ndimo.

Kaminuzi rifise igisata kijanye n'ivyo guteka baracitaho cane gose kuburyo abanyeshure baho bizegwa bagatumwako mu zindimanza zitandukanye kuza kubafasha

Ishure rya kaminuza rifise igisata kijanye n'ivyo gukora amatara, ico gisata abanyeshure barashijukira cane wose kuko ari gisata gifise ubuhinga n'ubumenyi bikomeye cane rwose.

Ishure kaminuza ry'imubimbi ,n'ishure ryubatse ku buhinga bwa kijambere, rikaba rifise n'ibikoresho vyinshi cane gose, rikaba mbere rifise n'abigisha bafise ubuhinga bukomeye, eka mbere rikaba rifise n'abanyeshuri benshi cane gose.

Ishuri kaminuza ry'igitega n'ishure rifise ibikoresho bikwiye kandi ryubakitse k'ubuhinga bwakijambere rikaba rifise n'abigisha bakwiye reka mbere abanyeshuri baryigako ni benshi cane gose k'uburyo barihurumbiye m'uburyo budasanzwe.

Ishure kaminuza ryubakitse ku buhinga bwa kijambere, rifise ibikoresho bikwiye, rishajije neza cane rwose, rifise abigisha bakwiye, bafise ubuhinga bukomeye cane rwose, bakaba bafise n'abanyeshure benshi cane rwose.

Ishure kaminuza yubakishije amatafari ahiye hejuru ikaba ifise amatanga y'ivyuma ishure ifise abanyeshure batari bake ikagira n'abigisha bake cane rwose. Iyo shure kaminuza rigasaba yuko leta yorironsa abigisha bakwiye.

Muri kaminuza ryitiriwe umweranda Berenazita. N'ishure ry'akarorero rifise ibikoresho bikwiye, abigisha bakwiye, bafise ubuhinga bukwiye, mu gukoresha ivyo bikoresho abanyeshure bimenyererezako.

Ishure kaminuza ryubakitse neza cane gose, rifise abanyeshure batari bake, rifise intebe n'imeza z'ivyuma, iryo shure kandi rikaba ryama risukuye cane gose ku buryo ata munyeshure yohandurira isuku rike.

Kaminuza yigenga yitiriwe Yosefu Mweranda ,ni kaminuza y'akarorero yubatse ku buhinga bwa kijambere. Iyo kaminuza irafise ibisata bitandukanye, ikagira n'ibikoresho abanyeshuri bimenyereza bigirako. Iyo shure ikaba ifise kandi n'abigisha b'akarorero.

Kaminuza y'uwumwizero ni kaminuza yubakitse ku buhinga budasanzwe ifise ibisata bitandukanya, na cane cane igisata co kwubaka yagerageza kugikurikirana cane gose ku buhinga bwa kijambere buhanitse.

Ishure kaminuza ryubakitse neza cane gose rifise ibikoresho bikwiye rikongera rikagira n'abigisha bakwiye mbere n'abanyeshuri akaba ari umurengera cane gose kubera iryo shure rifise ibikoresho bikwiye kandi ryitaho abanyeshure bahiga.

Ishure kaminuza ryubatswe ku buhiga bwa kijambere rikaba rifise ibisata bitandukanye, na cane cane igisata co gupima ingwara, ico gisata kirafise icumba gipimiramwo izo ngwara kikaba gifise n'ivyuma vyinshi cane gose abanyeshure ico gisata bakagikunda cane.

Ishure kaminuza ry'i Gatara n'ishure ryubatse ku buhinga bwa kijambere, iryo shure rikaba rifise abanyeshure bakwiye benshi cane gose rikaba rifise n'ibikoresho bikwiye eka mbere rikaba rifise n'abigisha bakwiye bigisha bakoresheje ubuhinga bukomeye cane gose.

Kaminuza ry'i Mutambara n'ishure ryubakitse ku buhinga bukomeye cane gose, rikaba mbere rifise n'ibisata vyinshi bitandukanye hakaba hariho igisata co gukora imodoka, ico gisata abanyeshuri baragihurumbira cane gose kuko iryo shure rifise ibikoresho bikwiye abanyeshuri bakoresha bariko barimenyereza gukora izo modoka.

Kaminuza yo ku mugwa mukuru wa Cankuzo, n'ishure ryubakitse mu buhinga bukomeye cane gose, rikaba risharije cane gose, imiryango ikaba ari iy'ivyuma, amadirisha n'ayivyuma hariko ibiyo, kandi iryo shure rifise ibikoresho bikwiye.

Ihure kaminuza ryiza cane gose ,rifise ibisata vyinshi cane gose bitandukanye ,rikagira n'ibikoresho ,ivyuma bikwiye ,mbere rikaba rifise n'umukozi karuhariwe ajejwe gukoresha ivyo vyuma.

Ishure rya kaminuza, rifise abanyeshure benshi cane gose. Iryo shure rikaba risharije n'ibitambara vyera, mbere n'ibitambara bitukura, iryo shure rikaba kandi rifise n'abigisha benshi.

Ishure kaminuza ry'akarorero rifise igisata kidasanzwe co gukora amatara .Ico gisata abanyeshuri baragihurumbira cane kuko bahakura ubumenyi budasanzwe wo kuzokwitunga muri kazoza mu bihe bitoroshe.

Tureka minuza ryo ku rutonde nishure yubatswe ku buhinga bwakija mbere rifise ibikoresho bikwiye ekambere rikagira n'abigisho bakwiye rikagira n'ibisata bikwiye acanecane igisata c'inyubako co gukora intsinga z'amatara eka mbere n'igisata a co gusanura ivyasambutse.

Ishure kaminuza ryubatswe ahantu heza cane gose hari ibiti vyinshi vy'akayaga abantu b'ingenzi bavuye hanze barakunda kuza kuhatembera bakahafatira amafoto bakifotoza eka mbere bakagenda baryohewe cane gose.

Ishure kaminuza rifise ibikoresho bikwiye bikomeye cane rwose intebe nziza cane rwose z'ivyuma mugabo iryo shure rikaba rifise abanyeshure bake batararyijukira cane wose.

ishure kaminuza ryo ku muzinda n'ishure ryubakitse ku buhinga bwa kijambere rifise igisata c'ubuhinga bwo guteka ico gisata abanyeshuri baragihurumbira kandi riramaze gusohora abanyeshuri batari bake bama bizewe bakagenda gufasha mu manza zikomakomeye.

Ishure kaminuza yubatswe ku buhinga bwa kijambere; rifise abigisha benshi cane rwose, rikagira n'abanyeshuri benshi cane rwose; rikagira mbere n'ibisata vyinshi cane rwose. Mw' ivyo bisata hakaba hariho igisata co guteka, abanyeshure bahurumbira cane rwose kubera kirimwo ibikoresho bikwiye.

Kaminuza ryitiriwe Sitefano Mweranda, n'ishure ry'akarorero ryubatswe ku buhinga bwa kijambere, iryo shure rirafise ibikoresho bikwiye rikaba rifise n'abigisha bakwiye, mugabo rikaba rifise ikibazo c'abanyeshure bake rigasaba rishimitse abavyeyi ko bohimiriza abana babo kugira baze kuhiga ku bwinshi.

Zaryubatswe ku buhinga bwa kija mbere, kandi rikaba rifise ibikoresho vyose bikwiye rikaba, kandi rifise n'abigisha bakwiye b'ibisata bitandukanyi umugabo iryoshure kaminuza rikaba rifise ubukene bw'abanyeshuri baryitabirirako ari bake cane gose.

Ishure Kaminuza yo mu Kirundo ni kaminuza yubakitse ku buhinga bwa kijambere kandi ifise abigisha bakwiye. Ikaba ifise n'ibisata bitari bike . Ikaba yitaho na cane cane igisata c'inyubako kuko igikwirikirana ku buhinga bwa kijambere.

Iri ni kaminuza ryo muri sosumo, n'ishure ryubakitse ku buhinga bwa kijambere, iryo shure kandi rikaba rifise n'ibikoresho bikwiye rikaba rifise n'abanyeshuri benshi kandi babazwa ku munsi ku munsi umwe wese akaba, afise intebe gwiwe yicaramwo iyo arik' akora ikibazo.

Ishure kaminuza ryigenga. Rifise ibikoresho vya kijambere bikwiye. Rifise abanyeshure benshi bakwiye. Rifise n'abigisha bakwiye, rikongera rikagira n'ibikoresho bitandukanye ayandi makaminuza adafise.

Kaminuza y'i Butanyerera, ni kaminuza yubatse ku buhinga bwa kijambere, ikagira n'abigisha bigisha mu bisata bihari vyinshi bitandukanye; mbere n'abanyeshuri akaba ari benshi cane bahurumbira iryo shuri.

Ishure kaminuza ryo kumushasha nishure ryizewe cane n'abanyeshure, kandi rifise ibisata bitandukanye, kuko rirafise ibikoresho bikwiye abanyeshuri bakoresha mu gihe bariko barimenyereza uko aca usanga biraborera kuwira bashire mu ngiro ivyo biza.

Ishure kaminuza yitiriwe umweranda kravera n'ishure ry'a karorero ryubakitse ku buhinga bwa kijambere rifise abigisha bakwiye rikagira n'abanyeshuri benshi baryitabirira rikagira, kandi n'ibikoresho bikwiye na canecane ibikoresho vyo mu gisata kijanye n'ukwubaka.

Ishure kaminuza yubatswe neza cane gose ,amabati akomeye ,murugo hakaba hateye utwatsi twa kijambere, utwatsi duteyeko uduti twa kijambere, harabereye gose hakaba harimwo n'igiti ci kigazi.

Isure kaminuza ryo kumuzinda nishure ryubakitse ku buhinga bwa kija mbere ikaba rishise n'ibisata bitandukanye co kimwe n'abigisha bigisha ivyo bisata hakaba harimwo n'igisata c'inyubako abanyeshure bahurumbira cane rwose ari benshi.

Ishure Kaminuza ryubakitse ku buhinga bwa kijambere risa neza cane rwose risukuye. Rikaba rifise ibikoresho bikwiye n'abigisha bakwiye reka n'ibisata bitandukanye mugabo iryo shure abanyeshure ntibaryitabirira ku bwinshi.

ishure kaminuza ry'abigenga rifise ibikoresho bikwiye rikagira n'abigisha bakwiye ekambere n'abanyeshure benshi cane gose kandi iryoshure rikaba yubatswe ku buhinga bwa kijambere abanyeshure bahiga barashima ukw'ingene iryo shure ritunganije

Ishure kaminuza ry'akarorero, rifise igisata co kuvura, rikaba rifise n'aho bapimira indwara, kandi rikaba rifiseyo ibikoresho bikwiye cane rwose, ku buryo abanyeshuri bahakura ubumenyi budasanzwe. Abanyeshuri barashima ko iryo shure rifise ivyo bikoresho, bibaha ubumenyi budasanzwe.

Ishure kaminuza ryubakitse ku buhinga bwa kijambere. Rikaba rifise ibikoresho bidasanzwe kandi vyinshi cane rwose. Rikaba mbere rifise n'abigisha bakwiye mu bisata vyose biri kuri iryo shure, eka mbere n'abanyeshure bagashimishwa n'ibyo bisata bihari.

Ishure kaminuza ry'abigenga yubakitse neza cane gose rifise abigisha bakwiye rikagira n'ibikoresho vyishi cane gose vyubuhinga abigisha bakoresha mu kwigisha abanyeshure kugira bagire ubumenyi bukomeye cane gose.

Biranzi aryitiriwe umwerandakaravera niishure rifise ibikoresho vyinshi cane rwose ryubakitse ku buhinga bwa kija mbere mugabo rikaba rifise ubukene bw'abanyeshure batayitabirira cane rwose.

Ishure kaminuza rifise ibikoresho bidasanzwe bikomeye, kandi bizimvye hakaba harimwo ibikoresho bifata amasanamu ya hafi na yakure ivyo vyuma bikaba bifise umuntu ajijwe kubikoresha yabinonosoye afise ubuhinga budasanzwe.

Ishure kaminuza ryitiriwe ubumwe bwa afrika n'ishure ryagerageje gutangura mugabo rifise inyubako nyinshi zitarahera iryo shure kaminuza ku minsi ya gatandatu abategetsi bararigendera kugira barifashe mwizo nyubako mugukora ibikorwa rusangi.

Ishure kaminuza ryiza cane ryubatswe ku buhinga bwa kijambere, ryubakishije ivyuma, rikaba ririko imyango y'ivyuma, amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo, impande y'aho hakaba hateye utwatsi twa kijambere, utwo twatsi bakaguma baza baradusukura cane gose.

Kaminuza y'umwizero yo mu kanyosha ni ikaminuza yubakitse ku buhinga bwa kija mbere isharije cane rwose iyo kaminuza ikabifise n'abanyeshuri batari bake barihurumbira iyo kaminuza, kandi ikabifise n'abigisha bakwiye n'ibikoresho ikwiye ibikoreshwa mu bisata vyose yoshure kaminuza efisi.

Zaryuwrimyi ry'igitegana ishure ryubatse ku buhinga bwa kija mbere ryubakishije amatafari ahiye iryo shuri abanyeshuri ndi benshi cane rwose bagiga korikaba rifise n'abigisha benshi cane bakwiye bafise ubuhinga bukomeye.

Ishure kaminuza ryigenga rifise ibikoresho bikwiye rikagira n'ibisata vyinshi cane gose, hakaba harimwo n'igisata c'ugucapa, ico gisata abanyeshure baracijukira cane gose kandi abiga mw'ico gisata barabimenyereye cane gose usanga ari abantu babizi gusumvya abandi.

Ishure kuminuza ry'ibiyaga binini n'ishuri ry'akarorero. Ishure rifise abanyeshure benshi rikaba rifise n'igisata kijanye no kwubaka ivyamatara abanyeshuri bahurumbira cane gose kuko gifise ibikoresho bikwiye cane gose.

Kaminuza nkuru y'i Makamba yitiriwe Ibiyaga binini, ni kaminuza yubakitse ku buhinga bwa none, ikaba ifise abigisha bakwiye n'ibisata vyinshi cane rwose bikwiye, eka mbere, ikaba ifise n'ibikoresho vyinshi cane bikwiye, na cane cane mu gisata co kwimenyereza mu vy'inyubako.

Ishure rya kaminuza ryo kumurwa mukuru w'ubutunzi, ni ishure rifise ibikoresho vyinshi cane gose rifise abigisha bakwiye; rikaba rifise n'ibisata bitandukanye. Mw''ivyo bisata hariho igisata co kuvura ibitungwa. Iryo shure rya kaminuza ryitaho cane rwose kuko rifise n'abanyeshuri benshi baza kuhimenyereza bavuye ahandi.

Ishure Kaminuza rikuru ry'igihugu ni ishure kaminuza ryubatse ku buhinga bwa kijambere bukomeye rwose cane. Rikaba iryo kaminuza rifise ibikoresho bikomeye cane rwose. Intebe niz'ivyuma rikaba rifise ibibaho bininiya cane, eka mbere n'abigisha bakwiye.

Ishure rya Kaminuza ry'akarorero ryigenga rifise igisata c'ubuvuzi ico gisata kiritaweho cane bwose kuko iryo shure rirafise na cacuma bita rugagamisha kijejwe gupima ingwara zose zishoboka.

Shure kaminuza ryo mu mabanda ni ishure ryizewe cane n'abanyeshure baturuka mu mihingo itandukanye, kuko rifise ibikoresho n'ibisata vyinshi ivyo bikoresho bikabafasha mu kuwira bashobore gushira mu ngiro ivyo biza.

Ishure kaminuza ry'i Ngozi, n'ishure ryubakitse ku buhinga bwa kijambere, kandi bukomeye gose cane. Iryo shure rirafise ibisata bitari bike , rikagira n'abigisha bakwiye, ibisata vyose, kandi bigisha ku buhinga bugezweho.

Ikaminuza ryo mu Ruyigi ni ishure yubakitse ku buhinga bwakija mbere mbere iryoshure rikaba rifise n'abanyeshure benshi cane bagiga ko rikaba rifise n'ibisata byinshi cane bwose n'ibyo bisata hakaba harimwo ibisata bimwe bimwe abanyeshure bakunda cane bwose.

Kaminuza nkuru y'i Gitega ni kaminuza yubatswe ku buhinga bwa kijambere kandi iyo kaminuza ikaba ifise ibikoresho bikwiye n'abigisha bakwiye, iyo kaminuza ikaba ifise na cane cane ibikoresho vyo mubuhinga bwo kwubaka n'ibikoresho vyo mubuhinga bwo kubaza.

Ishure rya kaminuza y'igitega nishure ryubakitse k'ubuhinga bwa kijambere mugabo ntabikoresho bikwiye rifise. Iryoshure rigasaba rishimitse ko reta yorironsa ibikoresho bikwiye nacanecane ko abanyeshure baza kuhimenyereza ari benshi cane.

Kaminuza y'ubwitonzi ni kaminuza nziza cane gose yubatswe k'ubuhinga bwanone ikab'ifise abigisha benshi cane gose kandi bafise ubumenyi budasanzwe, ikab'ifise n'ibikoresho vyinshi cane gose eka mbere n'abanyeshure bahiga ni benshi cane gose.

Abanyeshure bo kuri kaminuza y'Ingozi bo mu gisata co kwimenyereza muvy'umuyagankuba, barashimishwa cane nuko iyo kaminuza ifise ibikoresho bakoresha mu kwimenyereza kandi n'abigisha babakurikirana ku buhinga bwa none kandi bukomeye.

Kaminuza y'abigenga yitiriwe ntare rugamba ni kaminuza yubatse cane gose ikaba ifise ibikoresho vyinshi cane gose kandi bikwiye ikaba ifise n'aho abanyeshuri bimenyerereza mu gukora ivyuma vyapfuye nk'amamashini n'ibindi.

Kaminuza y'umwizero ni kaminuza yubakitse ku buhinga bwa kijambere ifise ibikoresho bikwiye kandi yigamo abanyeshuri batari bake kandi abanyeshuri bakamenya ku bwinshi bagashimira abanyeshuri bae bagashimira abyigisha kukuntu bitanga mu kubaha bumenyi budasanzwe.

Kaminuza yitiriwe ibiyaga binini, ni kaminuza yubatswe ku buhinga bwa none. Ikaba ifise abigisha b'incabwenge kandi bakwiye . Ikaba ifise n'ibikoresho bikwiye cane vyinshi cane rwose, na canecane mu gisata c'ibijanye n'ivyo amagara y'abantu.

kaminuza y'umuco w'ubwitonzi bujumbura ni kaminuza yubakitse neza cane gose kandi ifise ibikoresho bikwiye ikaba ifise n'abigisha bakwiye kuko baramenya abanyeshuri baho cane gose bakaba bashima iyo nyifoto y'iyo kaminuza n'ukuntu abigisha bitanga mu bumenyi bw'abanyeshuri

Kaminuza yitirewe ibiyaga binini ni kaminuza y'akarorero yubatswe mu buhinga bwa kijambere iyo kaminuza ikaba ifise abanyeshuri batari bake abo banyeshuri bakaba bigira hamwe kugira bashobore kumenya.

Kaminuza yubakitse ku buhinga bwa none. Ikaba ifise ibikoresho vyinshi cane rwose bikomeye, banyeshure bimenyererezako. Ikaba kandi ifise n'abigisha b'incabwenge, bakwiye kandi bamenyesha rwose cane.

Kaminuza y'i Muyinga ni kaminuza yubatswe ku buhinga bwa none kandi ni kaminuza bigisha bakoresheje ubuhinga bwa none kubera ifise ibikoresho bigezweho vyo mu buhinga bwa none abanyeshuri bagashima cane gose kandi bakaba bamenya ku rugero rushimishije.

Kaminuza y'ubumwe ,ni kaminuza yubatswe ku buhinga bwa none ntiworaba, kaminuza ifise ibikoresho bikwiye vyinshi cane gose, vyo gusudira abanyeshuri bimenyerereza ko kandi bakaba babitora cane gose.

Kaminuza yitiriwe Mutima Mweranda iri mu Nyakabiga, ni kaminuza yubatswe ku buhinga bwa none cane rwose. Abanyeshuri bahiga bakaba bamenya ku rugero rushimishije n'abigisha bahigisha bakaba bitanga cane rwose.

Kaminuza yo mu Rumonge ni kaminuza yubatswe ku buhinga bwa none, kandi ishajije cane gose. Iyo kaminuza kandi ikaba ifise n'abanyeshuri batari bake, kandi bamenya ku buhinga bwa none. Iyo kaminuza kandi igasaba ishimitse y'uko abanyeshuri boyihurumbira.

Kaminuza yitiriwe umweranda yohani ni kaminuza ibubatswe ku bubinga bwanone ifise ibikoresho bitandukanye vyinshi cane gose ntuboraba abanyeshuri bararikunda cane gose barahahurumbira Cane gose kubera ivyo bikoresho.

Kaminuza yi Magaramagambo ,ni kaminuza yubakitse ku buhinga bwa nona kabifise n'ibisata vyinshi bitandukanye cane cane igisata co gusudira kuko usanga abanyeshuri bamwe ico gisata bari kubri bimenyereza ku buhinga n'ibikoresho bya kijambere.

Kaminuza yitiriwe umwizero wa Afrika n'ikaminuza yubakitse ku buhinga bwanone mbere ifise n'abigisha b'inshabwenge ikabifise kandi n'ibikoresho byose bikwiye abanyeshuri bakoresha ukwimenyeretsa.

Kaminuza y'Ubwitonzi ni Kaminuza yubakitse ku buhinga bwa kijambere kandi ifise abanyeshuri bo mu bisata bitandukanye kandi abanyeshuri bahiga bakamenya cane gose bagashimira abigisha bayigisha uko ngene bitanga mu kugira abo banyeshuri bakuiba kaminuza bashobore kumenya neza cane.

ikaminuza y'ubururi ni kaminuza nziza cane gose yubatswe mu buhinga bwa none ifise abanyeshuri benshi cane gose ekambere ifise n'ibikoresho byinshi cane gose abanyeshuri bakoresha ekambere n'abigisha benshi bakwiye bafise ubumenyi y'ubutandukanyi

Iniverisite y'ibururi y'ikiremba, abo mu buhinga bwo guteka barabizi cane gose, kuko bama babizeye bakabatumako ahari imanza zitandukanye n'iminsi mikuru ihambaye, bakabatekera neza kandi bakabashimira ko bafise ubumenyi budasanzwe.

Ishure rya kaminuza yo mu Kayanza rirafise ibisata vyinshi cane rwose, hakaba hariho igisata co kubarira. Ico gisata abanyeshuri baracijukiye cane rwose kuko hariho imashini zikwiye bakoresha mu kubarira, hama hakaba hariho n'abigisha bajejwe kubakurikirana ku mwanya ku mwanya.

Ikaminuza y'umwizero ni kaminuza yubatswe mu buhinga bwa none ikaba ifise ibikoresho bikwiye byose ikaba ifise n'abigisha bakwiriye ikaba ifise n'abanyeshuri bakwiye bahaza kwimenyereza kubwira baronke ubumenyi.